Ikigazi nico twateye mumurima w'ishure. Mwigisha wacu, yaratubwiye tugitere, kandi ubu kirakuze. Abandi bo mumwaka wagatanu bateye ibiharage, abandi ibigori. Ntiworaba ingene vyose tuzovyimburira rimwe, kandi birafise akamaro kw'ishure, duca tubishora, hama tukagiramwo umusi mukuru.

Abanyeshure baba bafise imyambaro ijaye n'ukwenonora imitsi mwiza mu mwaka wa gatatu bari bambaye imyambaro myiza cane, kandi bafise n'imipira yabo ntiboraba ingene bakanze abayanzibigamurinde ishure ko barabobaje biyambarire ibisanzwe, kandi baciye batsinda.

Utuzu twa si ugumwe ni to dutegereza gusukurwa misi yose imbere yuko abanyeshure baza kwiga ivyo rero biratuma ishure ryacu rigira isuku nininiya, kubera itumota nabi abanyeshure baravyitwararika mukataha wo nona nturabaingana amashure yacu yubahiriza isuku.

Ku munsi wa gatandatu harahujwe urukino gw' amaboko gw' ababuhungu abiga muwagatatu no muwakane nibo bakinye kandi abo muwagatatu baratsinze cane kubera hariyo abantu bakibishoboye kandi babasha umuyobozi yarabahaye udushimwe dutandukanye amahera ndetse n' ibindi bikoresho bashobora kwifashisha.

Ishure mawe yizeko, yariko aratubwira ingene ryari risa neza, rifise isuku, bari bafise n'ibibuga bitandukanye, bakinirako umupira w'amaguru n'uwamaboko; ntiworaba ingene umuntu wese yakina urukino yipfuza kugirango yidegemvye; nta n'umwe yigera ababuza.

Urukino rw'amaboko nirwo rwahuje abiga muwa kane hamwe no muwa gatandatu. Rero batsinze abo muwa gatandatu kubera bari babizi kandi ivyo babishoboye. Rero baciye batanga agashimwe k'umunyeshure wese yagize ico akora mukwinjiza igitsindo, amakaramu ndetse n'amakaye agezweho.

Urukino ruhuza abana bo mu wa gatatu na bo mu wakane umupira w'amaboko ni wo rwarayerubaye, kandi bose banganije, kubera bari babishuboye, ku musi wa gatanu bazosubiramwo abadutsinda abandi bazorunka agashime karuta ako bari babahaye ubwa mbere.

Inyuma y'amashure hari amashamba ibiti birebire, ndetse ni vyati turatinya yuko hari ibikoko turewekenirayo vyotubononera ubuzima rero birasabwe yuko umuyobozi yoyongeke abantu bateme ishamba kugira ngo bahagire neza haboneke ubunyatsi butotahaye kubge tugeze mu karuhuko tugenda tugakinira abandi banyeshuri.

Ishure rya mukuru wanje rya ubasike ja mbere rafise ikibuwa kineni ya camupira w'amaguru n'ikibuwa kinenni yenya c'umupira w'amaboko ntiwar aba ingere bateye imbere, kandi n'abigisha bawo usanga bavuye hanze abanyeshure barababa mbere kugo sanga bafise ubumenyi butandukanye n'ubwo hanze.

Ku musi wa kane, ubuzu bwa sugwumwe bwarahiye n'amashure atandukanye yarahiye, bivuye kumuriro wicaduka tutari tuzi ahantu vyari bivuye, ariko rero harabonetse ubutabazi barazimya hakiri kare, nta bintu vyinshi vyononekaye mumashure ndetse n'ibindi vyari biri iruhande yayo mashure.

Ku munsi wagatanu hategekanijwe isuku mukazu kasugumwe, mu mashure ndetse no mu micungararo y'ishure ryacu ,bamwe rero turagabura ibikorwa hariha abagenda gukubura mu kazu kasugumwe, abandi baragenda gukoropa mu mashure, abandi bagakubura mu myiherero ,ntiworaba ingene akazi tukagabura kandi tukagakora neza.

Iyo tumaze imisi turiko turasarura ibiharage n’ibigori kw’ishuri iwacu usanga amabati yose ariko ivumbi , mugabo, dutaha tuhakoze tukahakubura, niko umwigisha wacu yakubwiye ko isuku rikenewe cane cane kubakobwa. Ntiworaba rero ukuntu ibintu biriko biragenda neza cane.

Aho twagiriye urubanza rwa mukuru wacu, Hari hari akazu kasugumwe tutandukanye tw'abagore n'i twabagabo .ntiworaba uko vyatworoheye kubera ahandi twahora tuja ahantu hamwe ugasanga turi ko turadura ingwara zitandukanye riva ku isuku rike ntura yoinene byari bimara maje.

ku munsi wa gatanu ishuri ryo muwagatatu A n'irindi ryo muwagatatu B niryo yija kwintonora imitsi, umunyeshuri wese ategerezwa kuza yambaye imyambaro imuranga kandi ayiteguriye ntanumwe aguma yicaye bose bakora ibikorwa bimwe ivyo umuyobozi canke umwigisha aba ariko arabereka.

Ku kunsi wa gatanu, ishure ryose ry'iwacu, turafise imyimenyerezo yo kwinonora imitsi. Umwigisha wacu araduha amanota kandi tukirukanga gose. Ndetse tugakora n'imyimenyerezo yo mu maboko, mu maguru. Ntiworaba ingene usanga tumerewe neza kubera biradufasha.

Kw’ishuri iwacu hakinye abakobwa bo mumwaka wakane no mumwaka wambere. Rero , abo mumwaka wambere babatsinze kubera bacashonoye gusimbagurika ndetse najewe nari ndimwo gukina. Rero bampaye agashimwe gategekanijwe , nkamakaramu ndetse ,nibindi vyose vyo gucapa na cane cane ibintu vyo gusiga.

Kumunsi wa kane twaratembereye n' abavyeyi banje turagenda mu ntara ya Gitega butwirirako ca dufata inzu y' indaro ariko izimvye gose twasanze amahera bariha atangana n' iyo nzu y'indaro twarumiwe kubera ntakintu nakimwe kiriyo atari amatara yonyene.

Tugiye gusuma mu kaguriro, twasanze umwe wese afise akabati kiwe abikamwo utuntu, jewe naciye ngenda ndugurura hanyuma ndabikawo utuntu nari natwaye ndaja kuraba ivyo nari nkeneye, mvuyeyo mawe wanje yaciye aza aca arantwaza hama ndasubira kwugara ndatwara n'urufunguruzo gwaho, ibintu bigenze neza.

Umupira w'amaboko wabaye k'umusi wa gatandatu w'abantu b'igitega n'ikarusi nta muntu n'umwe atigeze aja kuraba. Ab'igitega baratsinze cane kubera bari bazi gukina kandi bari barabahaye n'agashimwe baratsindira n'igikombe c'umutsindo ntiworaba ingene vyari bisa neza.

Haraciye iminsi itatu ishure ryacu atamazi ariho kuwa gatanu iminsi yose turagira isuku catugenda kuyavoma mu mwoga hama tukazana abakora amasuku bagakora ntiworaba ingene biturusha ariko iyo har'amazi usanga vyoroshe cane gose kandi bikatworohera ningene dusohora amazi tutarinze kuja kuyavoma kure

Isaha imwe n’inusu hariho urukundo rwo kwinonora imitsi twakinye muwagatatu no muwa Kane , abo mu wa gatatu batsinze cane kubera hariho abantu babizi kandi babimenyereye. Abo mu wa Kane n’aho ntibigeze batsinda kubera ntibashobora gutera umupira w’amaboko kubera barinanira.

Umuyobozi wacu yaratuguriye ibikoresho vy'isuku, hariho gukubura ndetse no gukoropa, Kuwa gatanu niho dukora isuku, kugira kuwa mbere tuzotonde hasa neza. Biratuma rero twirinda indwara zivuye ku mwanda, umuyobozi wacu yaratuguriye neza gose.

Ku munsi wagatandatu hazoba urukino ruhuza abo mu wambere no mu wakabiri urukino rw’amaboko, turizera ko abo mu wakabiri bazotsinda abo mu wambere kubera barakuze kandi barazi umupira ntiworaba umuyobozi yaciye avuga ko azobahereza agashimwe abazorusha abandi ndetse umwe wese akozoza aramugaburira ikintu kimukwiriye ningene yakinye.

Kaminuza yacu iteye igomwe kandi ifise n' ubuzu bw' ubwiherero bwiza , isakajwe amabati ndetse irafise n' ingazi ushobora kudugirako ugiye mu kazu kubw' iherero ntiworaba ingene abayobozi bari bubatse amashure neza kandi kijambere , barakoresha n' amabati ndetse n' amatafari aturiye.

Haraherutse gutangwa ifashanyo y' isuku ku mashure amwe amwe nk' akarorero ishuri ry' iGitega Bujumbura Kayanza ryararonkejwe ibikoresho vyo gukoropa ndetse no gukubura amashure yaho ubu yose asa neza ntiworaba ingene harimwo isuku ryinshi.

Ejo mu gatondo hazindutse haraza umuyaga mwinshi cane uragurura amabati, ndetse n'imiryango irasadagurika, ndetse no mu buzu bwumwiherero hari hasa nabi cane, kubera hagiyemwo inkungugu n'amashure yose, ndetse n'abanyeshure bari bafise ibikoresho vyabo vyose vyagurutse.

Amashure y'indaro yo mu gisagara ca Bujumbura, abavyeyi barakunda kuyazanako abana kubera baramenya gose ariko ubuzu bw'umwiherero nibwo usanga busa nabi cane, ugasanga abana bariko barahandurira ingwara, ugasanga baguma baja kwivuza.

Ku munsi w'ejo itiriki mirongibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane ,harabaye urukino rw'amaboko rwahuje urunani hamwe na tsimbatara, ntiworaba ingene urunani rwatsinze tsimbatara kandi rwatahany'amanota meza ,ndetse n'abashigikiye urunani bose bararyohewe.

Ejo turafise urukino rw'umupira w'amaguru ruzohuza ishure ryo muwa gatatu hamwe n'ishure ryo muwa kane, rero turiteze yuko ishure ryo muwa kane rizotsinda kubera hariyo abantu bakuze kandi bazi umupira w'amaboko ,ntiworaba ingene ejo umw'umwe wese azoba ariko araraba uwo mupira.

Umunsi wa gatandatu ntitwigeze twiga, umwigisha yaraduhaye akaruhuko, Mawe yaciy' antuma mu murima nze kugaburir 'abakozi, ariko yaciy' antuma mw' isoko kugirango nje gusum' ivyonza guteka ntiworab' ingene nabishoboy' ibijumbu naciye ndabitekana n' ibiharage hama ndabigaburir' abakozi.

Mawe wanje yambwiye ko nokwiga ibintu bijanye n'ubuvuzi cane cane gukora imiti kubera harimwo akamaro kaniniya cane. Mukuru wanje yarahejeje kandi nawe nyene ubu ntakirwara ngo ameneke umutwe kubera aba azi imiti aca afata akagenda ahantu badandaza iyo imiti hanyuma akayigura.

Urudandazwa rwacu rurateye imbere mu gihugu c'uburundi iyo ugiye ahantu hari mangazine yiyaguye usiga akantu kawe mukabati umwe wese usanga afise n'urupfunguruzo rwiwe ugaca ugenda ugasuma ivyo ushaka vyose ukagaruka ugatora akantu kawe wazana hama ugataha.

Umuyobozi wacu yaje mw'ishure aradusaba yuko twogira isuku kumishatsi ,muvyo twambara ,kugira ngo ntibidutere ikibazo mubo tuba twicaranye, kandi akadusaba ko twokurikira iy'umwigisha ariko aratwigisha kugirango dusarure umwimbu kubera uyumwaka twari twayobewe turi abantu benshi.

Iyo tugiye ahagenewe gukorera imiti usanga ata muntu nomwe afise ikintu na kimwe mu maboko usanga twambaye imyambaro irangaho hantu, kandi kirazira gukoresha ikintu na kimye kirazira no gukoresha ikintu c'icuma kiretse araheho ugisanzeho ntiworaba rira ingene usanga twasamaye kumera usanga menha tevyo bazi.

Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu n'ibidukikije yahimirije abantu biga ubuganga ko bokorana isuku aho baba bakoreye kugira ngo birinde indwara z'ivyaduka canke indwara ziterwa n'umwanda, ivyo birasabwa ko umwigisha wese ariko arigisha abanyeshure abibabwirra kugira bose bavyirinde.

Ishure ryacu ryubatse neza rirerekanako umufundi yaryubatse yarabimenyereye ntiworaba ingene umwigisha aje kutwigisha ataha adacafuye, Kandi natwebwe tuhirigwa ntitwigera ducafura kumaguru ariko uyu mwaka wagatatu hariho ibintu bisanzwe iyo uryinjiyemo utaha wacafuye kubirato.

Mukuru wanje yize igisata c'ubuganga, kandi arabizi ubu ageze mubihugu vyo hanze kugirango ateze imbere umuryango , ubu niwe aturihir'amashure kandi aranatuvuza. Ntiworaba ingene bidutej' imbere mum'uryango wacu. Nabandi bose bariko bariga.

Mukuru wanje yiz'ubuvuzi, kandi arabikunda, ubu rero ari mu mahanga kunonosora ivyo yize m'uburundi, kandi niyagaruka yaranyemereye ko nanje nzoca ngenda akanyigisha, kubera birimwo akamaro kaniniya biratuma amagara yiwe adasinzikara.

Twinjiye mw'ishure ryo mu wagatatu niho twasanze intebe zaho zitandukanye n’ayandi mashure, zari zirezire kandi ntakwegamira kubaho, twatangaye kubera biratandukanye n'ayandi mashure, twanahakuze kubera ntanduru uriko uriga igusangaho.

Agatondo kakare, dufise umwigisha azinduka iyo usanze yashitse ntumwinjirirako ucuguma hanze ,winjira akwijie canke ugataha akagutuma umuvyeyi ivyo rero biratuma abigisha bose canke abanyeshuri, bazinduka kugira ngo ntibabasubize inyuma biratuma duc ubwenge.

Abagenzi banje twahorana mu mwaka w'icenda tutaratandukana, twari dukundana cane. Ubu rero biga ku mashure yisumbuye kandi meza meza. Barafise ubumenyi kuko biga kijambere, ntibiga kimwe na twebwe. Ivyo rero biratuma ndabakumbura.

Umunyeshure umwumwe wese kw'ishure iwacu arafise akabati abikamwo ibikoresho vyiwe, hanyuma agatwara n'urufunguruzo rwiwe kugira ntibamwibe, ivyo vyabaye kugirango hirindwe ubusuma buterwa n'abantu tutazi kandi tutamenyereye, ubu nta busuma bukivugwa kw'ishure kubera umuyobozi wacu yaratoye inyishu.

Nkiva kumashure matomato ngenda kuri kaminuza abavyeyi barambajije igisata shaka kwiga natoye icubuvuzi kubera arico numva mumaraso nokwiga kandi nubu ndavyishimiye iyo hageze gukora turakora kandi dukora kubintu bikanye n'amagara yacu.

Iki gihe abanyeshure bose twiganye barafise akazi, hari ababandanije kwiga ndetse abandi ni abaganga, abandi bikorera utwabo, ivyo ngivyo vyerekana ko bize bafise intumbero, jewe ndaciga kubera sindaheza, nabandanije amashure kubera nshaka kumenya vyinshi cane mu bijanye n'ubwenge.

Abigisha bacu babinonosoye ntiwora ukungene basa neza iyo barikumwe bariko baraganira ukuntu kahise kabo ko kw'ishure vyari bimeze kandi baraduha n'impanuro bariko baratwigisha kugira ngo dukund'amashure kuko niyo kazoza kacu nyene. Utize usanga bigoranye cane mukubaho.

Turiko turiga ibihimba bigize umuntu vyatworoheye cane gose kubera twiga twirabirako amaguru, amaso, amaboko, inda ntiworaba ingene vyatworoheye kwiga ico cigwa abantu bose bagiye batahuye kubera vyatworoheye ingene tuciga.

Iyo twabuze ivyo dukora kw'ishure usanga twagiye kuraba umuyobozi aduhe ibitabo vyo gusoma, kandi acaduha n'ibindi bintu tumugirira har'igihe usanga har'ibintu bidapanze tukabimupangira canke tukaba turaraba ivy'abandi bakora, ntiworaba ingene tudahora tugira irungu iyo umwigisha yasivye canke yacerewe.

Uyumusi kw’ishure twize ibijanye n’amagara y’umutuntu. Tukiga yuko nunda hariho ibintu vyinshi bidufasha. Rero birasabwako umuntu wese aza aririnda ico anyoye canke icafunguye kugirango twirinde ingwara zitatuvuyeko cane cane ibivyimba vyo munda.

Uyu musi kw'ishure umwigisha yatevye kuza uwuturongoye twese mu banyeshuri yaciye adutuma tugende kurondera ibitabo vyo gusoma kugira ngo turabe inkuru zitandukanye kugira ntiturinde gusakuza mw'ishuri ngo tugire uruyogoyogo twaciye tugenda turasaba ibitabo hama turaba turasoma.

Iyo turiko turiga ibintu bitandukanye, umwigisha adusaba yuko twogenda, tukaza turasoma n'ibitabo kugirango bitworohere kubitahura. Rero narabigejeje nasanze arivyo, usanga bimwe wize uciye usoma igitabo uguma ubitahura kandi n'abandi banyeshure ubu basigaye babizi.

Iyo mwigisha sivyo tivya tugenda ahantu hajeje ukubika ibitabo vy'ishure hamba tukabisaba twra turasuma inkuru, kandi biradutuma tutayogora mw'ishure canke tureze indura abandi barikubariga yero uwudukikurura mw'ishure aravuga yuko dufise indero canecane tigara tumugora.

Ikarata yigihugu c'uburundi ni nziza cane. igizwe n'intara zitandukanye cumi n'umunani arizo zizi. Bujumbura, Ngozi, Kayanza, Bubanza, Bururi, Muramvya, Gitega ndetse na Karusi. Hariho n'izindi za Mwaro kandi ziteye igomwe zose.

Iyo twabuze ivyo dukora kw'ishuri duca tugenda ku mu yobozi mu kuru akaduha ibitabo tugasoma emwe usanga biryoshe cane nti woraba ingene bisa neza kandi turahakura ubumenyi kubera ivyo bitabo usanga hariyo inkuru ziryoshe ndetse n'inyigisho zitandukanye.

Twagiye ahantu hatandukanye kw'ishure turatembera, ahantu dushobora kugurira akantu ko kunwa canke gufungura, turaja ahantu ukeneye ibitabo vyo gusoma twagiye hose turahatembera, ishuri ryacu ririkwije cane gose. Nta kintu na kimwe twigeze tubura, kandi twasomye ibitabo abandi bashonje baragenda gufungura.

Uyu musi kwishure twize ibihimba bigiz’umuntu. Amaguru, amaboko, amaso , amatwi, umunwa , naciye ntaha muhira ndabisubiramwo kugira ng’ejo nzogende kw’ishuri ndabizi neza ,atakintu nakimwe nyobewe.

Uyu munsi mugatondo, nta mwigisha yigeze aza kw'ishure iwacu. Twaciye tugenda kumuyobozi, turamusaba ibitabo tukaba turasoma kugira ngo tugume twungura ubumenyi. Biradufasha cane kubera usanga hariyo inkuru zitwenza kandi n'impanuro nyinshi. Tugasaba umuyobozi wacu ko yokwongereza ibitabo kugira ngo abantu bagume bagenda gusoma.

Ku munsi wejo abanyeshure bacerewe ari benshi kuberako haguye imvura irimwo imituragaro nimiravyo ntiworaba abanyeshure benshi barasivye abandi baza bacerewe rero mwigisha ntanumwe yahanye kubera yaratahuye ikibazo cari cabaye kuruwo munsi.

Kare mugatondo twazindutse kwishure kuraba ivyaraye bibaye dusanga umuyobozi ntiyatonze kubera hari kumusi wamanota ntibazinduka baza bacerewe rero bikaca bisaba tukarindira tukaca dusanga abigisha baje kugirango batubwire amatona kandi ishure ryacu ryabaye iryambere ntanumwe yigeze ayoberwa

Mu ntango z'ishure umuyobozi wacu twasanze yadukoreshereje amashurwe meza, ndetse n'intebe nziza n'urubaho yarusigekije niuhorahwe ingene jatunezereye kub watwudufise intebe zibi cane zigana ziranyeganga cane zikavunguka evyo rie twasabanyize amahera dutanga adapfaubusa.

Ikigo c'abihebeye Imana babakobwa harakenewe amatara agezweho kubera hageze mw'ijoro usanga hari umwijima utandukanye ivyo rero vyagizwe n'umuyobozi mukuru wiryoshure , ntiworaba ingene hateye ubwoba iyo ugiye kuhatembera ntamuntu numwe yokwijanayo mw'ijoro .

Mu gatondo ka kare twazindutse dusanga amashure yose, umuyobozi yarahinduye intebe. Ubu batuzaniye intebe zikomeye kandi zifise akamaro. Iyo ubwambere twariko turicara zaguma zinyiganga, ndetse n'urubaho rwaco rwari rusize nabi. Ubu vyose biratunganije. Turashimiye umuyobozi yagize ako kigoro.

Hasigaye hibonekeza ubusuma kwishuri mutoya wacu yiga ko kubera ari abana batoyi ntibashobora kumenya umuntu abitwara ku munsi wejo ntanumwe yatonze kubera ibikoresho nki ntebe amakaramu , amameza vyose bari babitwaye ntiworaba ingene ibintu bimeze nabi cane ubu rero ntibagitonda bararindiriye.

Dufise igitara kininiya cane, co kurimamwo; ishure ryacu naryo rifise n'imirima myinshi cane ntiworaba ingene twimbura; umurima wose ufise ishure yagenewe kuza irarimamwo. Dufise iterambere kw'ishure ryacu; abanyeshure bose barahakunda kubera turatezanya imbere.

Muri kaminuza yacu mu mwaka wa mbere mwigisha wacu aradupangira ikirana mizi c'kwererako ibibazo turaja hamwe tukavyumvikanako, kandi gusanga twabitoye, kuko abanyeshure babize barigisha batabiza ukugira ngo twuzitugende ku murindi umwe ata numaasigunzi.

Ishure ryacu rifise isuku kandi ryubatse kijambere, rirafise n'abakozi bakubura bagakoropa mu mashure. Ntiworaba ingene abanyeshure nabo bambara neza, misi yose bategerezwa ko uzana ishati imeshe n'ijipo imesuye n'ikirato kimota neza.

Ivuririro ryo k'umutumba iwacu rirakundwa cane, dufise abaganga babinonosoye kandi bavura indwara zitandukanye, umutima, abagore bibungenze ndetse n'abana n'ibikomere, n'abantu bose bahuye n'ingorane n'impanuka barabivura kandi bataha bakize nta muntu numwe yigeze ananirwa kundwara yiwe agiye kwivuzaho.

Iyo hageze akaruhuko, mu mwaka wa mbere abanyeshuri usanga bariko barakina imikino itandukanye, hariho rero abaguma baraba ingene bikumbagaza, usanga bitwengeje, ariko nk'abantu bakuze usanga bariko batera inkuru ntibigera batora amabuye ngo bariko baraterana ntiwosanga umuntu ariko ararira. Ivyo rero, biratuma babona itandukaniro ry' abantu bakuze n'abana.

Amabombo yo kw'ishure yose yarakamye bigatuma rero abanyeshure benshi bicwa n'imyanda canecane ko arabagiye mu kazu ka sugumwe badakaraba birasabwa rero ko mu banyeshuri bose bokwitwaza ikibuni c'amazi kugira ngo aze arakaraba iyo aramukije abantu.

Intebe zo kw' ishure iwacu zisa neza twari tumaze imisi dufise intebe zibi kandi zinyoga nyoga ubu rero dufise intebe nziza kandi zikomeye ni amahera yaco twatanze umuyobozi nawe yaciye adukoreshereza nziza kandi zifise akamaro ubu turicara neza.

Kurusengero iwacu, twaratanze amahera yo kwubaka ingoro y'Imana. Ntiworaba ingene ubu rero twarahejeje kuko igeretse kabiri iyo gorofa , ntamuntu n'umwe yigera abura aho yicara cank'iyo dufise abashitsi ,turaronka hose abantu bahicara. Ushatse uraja hejuru canke hasi. Ntiworaba ingene vyadufashije.

Ku munsi wa kabiri, birasabwe y'uko ata munyeshure n'umwe azosiba, kubera umuyobozi yasavye y'uko, bitworohera iyo ata muntu n'umwe yosiba, kubera tuzopanga ingene tuzokora ibibazo; kandi turabitora iyo tubipangiye hamwe, tukumvikana, ndetse nta muntu n'umwe yigera asigara inyuma.

Ku munsi wa gatatu nfise ikibazo ci biharuro rero nuno munsi nguma nsubiramwo kugirango nsinzosange navyibagiye kandi ndazi ko nzobitora kubera ntibikunda kunanira rwose urundi rurimi nirwo usanga rwananiye ariko ibiharuro ndabitor cane ntiworaba ingene ndiko ndabikora ryoherwa.

Mu gatondo ka kare , mwigisha yazindutse aradusaba amakaye yacu kugira ngo arabe ukondufata ibintu aba yatubwiye. Ntiworaba hariho benshi birukanye kubera hariho bamwe basamara ugasanga ntibariko bariga canke ngo basubiremwo ivyo aba yadutekereye. Birasabwa rero ko baca ubwenge bagakurikirana umwigisha.

Kare mu gatondo imvubirazi duteragwa ku mutumbi wacu abanyenshori h' ibigaza baca kw'ishure haribo imiravya n'umuturagaro, ariko baribafise imitaka bagiye barifuka hama bashuka kw'ishure hari ron'abanzi benshi bacerewe, ariko abigisha ntibabahanye, kubera babitahuwe.

Iyo tuvuye kuduza ibendera, abigisha baca baza bakanyaruka kugira batwigisha, kubera ubu amasaha asigaye anyaruka kubera turi mukwambere. Tugaca dutaha kumusi wa gatandatu, turiga, kandi tugakora n'ibibazo. Ishure ryacu, ntamuntu yigaho afyinata, canke asamara. Kubera barakaze cane gose.

Iyi wacu kw'ishure dufise inkino zitandukanyi abanyishori bashobora gukina canecane abakiri ba tu bigamweaka wambere na bo mu wa kabiri ndutse na bo mu ba gatatu, ariko tyogete iwiga mu myaka ya gatanu usanga duhanurana iyo bageze agaruhuko canke ku gukina nta munyecuru udo kwigera ububona, ariko arasembagurika, kuko tubadukuze.

Turiko turajajura imuhira iwacu dawe yaraduteye inkuru ingene biga kw'ishuri rifise isuku ndetse rifise n'amabara asa neza cane ibara ryera kandi rikaba rifise n'irindi risa n'umutuku ntiworaba ingene riba rifise isuku kandi n'abigisha baho barabigisha neza.

Mu mwaka windwi niho abanyishure bonyene baguma bakurikirana icirwa c'ibiharuro, kandi biragoye, kubera bababavuye mu wa gatandatu batabimenyereye rero, ubu birasabwa ry'ukugeze mu mwaka winzwi ukurikirana icirwa c'ibiharuro, kubera abaciga mu kindi kirimi ntiworaba ingene bibagora.

Nk'iciga mu wa gatatu narazinduka cane kubera narimfise umwete naba uwa mbere, narafata nkasubiramwo ivyo twize ku musi wa kabiri canke ku musi wa kane, hanyuma nkabisuramwo umwigisha aje akabimbaza nkabitora. Abavyeyi banje barampaye agashimwe kubera ko narimfise umwete mwinshi cane.

Imuhira tuvukana turi abana bane, Bamire, Banuma, kagabo na Karabaye. Banuma agenda kw'ishure atevye cane kubera bariko barasubiramwo ishure ryabo ,biratuma rero acegwa canke agasiba kubera izo mvo zitamuvuyeko.

Mu Rumonge niho honyene hari akajagari mubijanye no kw’ishure, iyo batumye abanyeshure abavyeyi usanga atanumwe yazanye uwundi kubera baca babakubita, nibo ba mbere bakubagana kandi barasakuza cane mw’ishure, rero umuyobozi yavuze yuko umunyeshure umwe umwe wese azoza arinjira azanye umuvyeyi wiwe kugira ngo avuge ikibazo ciwe afise.

Mugatondo ka kare twagiye ahantu umuyobozi wacu asanzwe akorera twansaze hugaye turamurindira kubera twari dukeneye ibitabo vyo gusoma yaciye aza hama arabiduha usanga harimwo inkuru zitandukanye nk' inkuru canke impanuro ntiworaba ingene tubikunda twese.

Mu mwaka wa gatatu niho amashure yaho yagutse kandi n'abigisha barashobora kugenda kugirirayo inama canke abanyeshure bagakorerayo ikibazo, mu yandi mashure ntihagutse nko mur'iryo shure ryo mu wa gatatu, ntiworaba rero n'ingene abantu benshi bakunda kuhikorako iyo bahakeneye ar'abantu benshi.

Abanyeshuri biga muwa gatatu barambara imyambaro imeshe cane kandi bariga gose bisabwa yuko umunyeshuri adasamara kuko ntiberekana ntakavuyo nakamwe kari mw'ishuri ryabo bafise indero nziza cane ntiworaba ingene abo banyeshuri batojwe indero.

Mu mwaka wa kane niho twize intoki zacu uko zisigura. Mu majambo make, urutoke rumwe rumwe rurafise insiguro yavyo. Ntiworaba rero ingene uno musi twavyize kandi mu mwaka wa cumi kandi birakunda kuko nicokimwe vyose.

Intara rya giteganiyo niniya cane ifise amashure meza, kandi bubatseka ija mbereusanga ifise n'amabati akomeye n'amataf aratuiye akomeye cane nubra bengane abanyeshure bahiga usanga abafise isuku, ndetse n'abayobozi baho barabahimiriza kwambara umwambaro w'ishure.

Iyo hageze gutaha umukuru wa njara'mitanta kugera tujane rushitse umuhira turafungura hanyuma twoyadufasha abavyeyi ibikorwa kuvoma no gusenya ku murgoroba turasubirahamwo ivyo migisha yadutekereye ikugera tuzogende jo tubizi neza ntura bingene bidufasha mu kugera tumenya ubwenge cane.

Dawe yarebakishije amahshuri arashiraho n'ikibuwa kineni ya co gukina umupira w'amaguru, ndetse n'uwo amaboko ntiwabaraba ingene abo banyeshuri bakunda, kandi n'abavyeyi barakunda kuza kwandikisha abana babo, kubera haragutse, kandi baratanga indero nk'iyabavyeyi, ariko harazi imvye rose.

Abigisha batandukanyi mwo kusora impapuro abanyeshure bakoreyeko usanga abagarukanye ivyo mu mwaka uhezi uri umunyeshura c'ubwenge uca ugenda raba abagiy imbere kugira ngo ubabaze ivyo bazoza barakorako, kandi usanga abababigarukanyi hariwo n'ibindi batagarukana, kubera usanga vyorosha.

Iyo hageze mu ntango z'ishure umuyobozi wacu atubwira tuzana amahera kugira ngo asigishe intebe n'impome zibazari amadutsi niworaba rero ingenu twigira ku mashuri y'isuku, kandi abantu bose barahakubura tubafise ababijejwe ibintu vyoseukunro gukoropa kw'ishuri wacu.

Bamire, Banuma, Bayaga na Kagabo; ni bo bonyene mw'ishure iwacu baciye ubwenge; abandi baza mu nyuma. Iyo rero hageze umwigisha ko aturekura, turabegera kugirango batwigishe ivyo twasubiyemwo, kubera baraciye ubwenge kuko, baravyumva cane rwose iyo umwigisha ariko arabitubwira.

Dawe na mawe bubatse ahantu heza cane. Iruhande y'imuhira hari ivuriro kandi hari n'amashure. Iyo umuntu arwaye ntitwigera dufata imodoka ngo turagiye ,ahubwo turanyaragasa tukamuvuza hakiri kare .Kandi twiga n' iruhande y'amashuri. Ntitwigera ducererwa bavuza ifirimbi tuvyumva tugaca twirukanga.

Ku mu goroba ntashe ndasubiramwo ivyo mwigisha yatwigishije hanyuma nkaca ngenda kuvoma abandi bakaja gusenya muma saa tatu ngaca ngenda kuba ndafungura hama nkaryama kare isaha imwe n'iminota mirongo itatu mba vyutse kugira nitegure nje kw'ishuri.

Dutashe ndaca kwishure rya mutoya wanje nkamuhitana hama tukagenda tugataha, ntiworaba ingene usanga biryoshe. Tugashika dufungura hanyuma tugaca dufasha ibikorwa abavyeyi kuvoma no gusenya, ntiworaba ngene biba biryoshe came gose.

Amavuriro yacu aratey'imbere , k'umutumba dufis'abaganga babinonosoye bize hanze kandi n'abagwaye baje kwivurizaho ubugwayi bwo m'umutima ubumuga canke ibikomere bavugwa na ningoga ,ntamuntu numwe ataha yidoze ko bamwakiriye nabi.

Iyo hagezeko amashure yugarwa , usanga imirongo ari myinshi kugirango baze gutora amakaye yabo arimwo amanota. umuyobozi wacu aca abigira yuko abantu bose boja kumashuri yabo bagatonda umurongo kugirango abatunganirize. ivyo rero biradufasha kugirango hareke kuba uruhaga

Twateye amashurwe ndetse n'ibigazi kw'ishure iwacu, ubu rero vyarameze hasa neza cane iyo ugiye kwugama agatutu biraruhura kubera ubu tugeze mu gihe c'invura ndetse kandi gifise n'izuba ryinshi rikaze riturira, ntiworaba rero ingene bidufasha nk'abanyeshure usanga twagiye mu karuhuko.

Ishuri ry'umuhererezi w'i wacu nishuri ryiza cane ryateye imbere, kubera abari abana, kandi bakeneye ibikoresho vyo gukinisha nkwo kuiruka canye guterana ntibori abibigenereje yo babikunda ihageze akaruhuko canke gukina usanga baryohewe, kuko ubapfise abagenzi benshi babikinana.

Ishure ryo mu Kayanza rifise ubunyatsi butotahaye cane n'ibiti birebire. Kandi amashure yaho afise amashurwe meza cane. Ntiworaba ingene abanyeshure bahakunda iyo bariko barigira muri ubwo bunyatsi. Ndetse n'abigisha baho bigisha neza cane kandi abanyeshure baramenya rwose.

Iyo turiko turiga icirwa tudatahura ,Kagabo usanga twamwegereye kugira ngo adutahuze, Kandi tuvahobtwese umwigisha wese canke umunyeshure wese yabimenye iyo rero turiko turiha usanga turiko turakurikira, bagusize usanga waciye ufata uwundi munyeshure kugira agutahuze.

Amashure yacu asa nayashaje ntiworaba. Umuyobozi wacu yaciye atumako abigisha ndetse n'inama yabavyeyi yuko bosanura ayo mashure. Mumwakuza rero bazoyasubiramwo kugirango abe mashasha, ntiworaba ingene umwe wese azotanga amahera menshi kumuvyeyi afise umunyeshure ahiga.

Ushure ryacu rirasharije, risiz' amabar' atandukanye, ayera, ayirabura, ndetse n' ayandi yagahama, n' umuhondo, amadirish 'arakomeye cane, rifise n' inkingi zikomakomeye, iruhande hatey' ivyatsi n ibiti birebire, ntiworaba ingen' ishure ryacu risa neza.

Mutewa wacu yajara aratubwira ingene bize indimi, ndetse bikigaa n'indome mu ndimi zitandukanye itana cane mu kirundi, kandi yabishoboye, kuko ivyo yavuze vyose ni natwe n'i vyo twize mu mashubure matama masobaigihe tra camwa ni wearaba inganaciye ubwenge.

Ikiranga imisi kiramanikwa misi yose ku musi wa gatanu iyo duhejeje ivyigwa, abanyeshure baragenda bamwe bakabifotora abandi bakaja ku vyandika kugira ngo ntibaze bibagire ku musi wa mbere ,kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa Kane, kuwa gatanu kugura nho ntibaze basibe rero ivyo biradufasha nk'abanyeshure biga aho kuri ityo shure.

Intebe zacu zarashaje kandi iyo wicayeko usanga yavungutse rero umuyobozi wacu yaciye atumako inama y'abavyeyi kugira ngo ababwire barihe amahera, ubu rero batanguye gukora intebe zishasha ku musi wambere tuzozicarako, umwe wese asabwa gutanga amahera ibihumbi bitanu kugira ngo intebe zisanurwe.

Ku musi wa gatandatu ikirere cazindutse kirimwo imvura , imbeho n'imituragaro ndetse n'imiravyo ariko abanyeshure baragiye kwiga abandi baja gukora ibibazo nta muntu numwe yigeze asiba kuruwo musi kuko wari umusi uteye ubwoba ku banyeshure na cane cane abiga mu wa gatatu.

Amashure yose yiga ibintu vy'ibiharuro canke iminzi bisata bafashe bahashira hasi, ariko abiga ivyo umwuga bace babashira hijuru kugira ngo ntibaza baravangana nk'abanyeshuri batandukany kugira ngo ntibasangira ivyoyumvira, kubera batiga bimwe ivyore birafashe abanyeshure.

Tumaz' iminsi tuja munyigisho z'abantu bubakanye ,kandi baracigisha yuko umwe wese ategerezwa kwitaho umufasha wiwe ,kandi bagahanurana bakirinda gushwana kugirango bahindure ivyo bintu vyo kuguma bavana ,bakubitana rero birasabwa yuko umugore yokubaha umugabo.

Isuku ku magara y'abantu ni ryo rya mbere, kuko biratuma abantu baticwa n'ingwara z'ivyaduka, ivyo rero bikaba vyo ashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ivyo isuku n'amagara y'abantu, birasabwa rero ko umuntu wese ategerezwe haba kw'ishuru shanke kw'ivuriro indobo erimwo amanzu kugira abantu bazabarakaraba.

Kwishure ry' abakobwa mu ntara ya Gitega usanga higayo abakobwa beza gusa kandi bare are ntiworaba ingene baciye ubwenge nibo babaye abambere kandi riratsindira n' ubutsindo barabahaye n' amahera umuyobozi wabo arashima asaba n' abavyeyi ko borungika n' abandi bakobwa kuhiga.

Ishure ey'abakobwa riri mu ntara ya gitega niryo ryigako abakobwa mirongo itandatu kandi bose baje mu mwaka umwe kandi bose baramenya, ntiworaba ingene bakundana hagati yabo iyo hagize ikibazo baratererana amahera bose bakamuvuza canke bakamufasha ico kibazo.

Imvura yaguye ku musi wa gatatu yari nyinshi cane irimwo uruhuherezi imituragaro n'imiravyo, yaratwaye amazu menshi ndetse n'amashure araguruka abari bafise amabati adakomeye yarahahombeye kubera vyose vyajanye n'ivura n'imiyaga myinshi vyari biteye ubwoba.

Ishure ryacu rifise amabarange atandukanyi gera igira abura, kandi rifise n'inkingi zikomeye yubatswe kera yubatswe n'abazungu ntimuraba ingene asa neza, ariko amashure ya mutaya wanyu aguma abomagurika twarabuza ivyarivyo baguma basobamahere yo kwubaka, kandi bafise n'abafonde ata vyo baza sobamenyereye.

Iwacu dawe yatwubakiye inzu nziza cane, kandi hariho n'ibitungwa bitandukanye. Ibiti vyaho naho biratotahaye kubera arabikorera akabishirako n'umwavu, ntiworaba ingene impene usang'itotahaye , kandi biradufasha mukuraba ingene tworonder'ubuzima bwacu kugira tuve aho hantu, tuje kwubaka ahandi.

Abanyeshuri b'umoka wa gatatu ni bo ba mbere ari benshirwa ishuri ryose, ndetse mu mwaka wa mbere hatanguye abanyeshuri bake cane ero barasabwa yuko abigisha bose batumako inama y'abavyeyi kugira ngo babahanure bigisha abana ku buntu k'uko iyo tera mbere y'igihugu ntiburabingene bisa neza.

Ishure rimwe rimwe ryose rirategekanijwe indobo abantu baze barakaraba kugira twirinde imwanda ndetse ningwara ziva kwisuku rike. Ivyo rero biratuma abarundi bose tutishwe n'umwanda canke tuze turahwara indwara zivyaduka tutaba twamenye

Mu mwaka wambere bize gushushanya umupira, indogoba ndetse n'ibindi bitandukanye nk'intebe kandi n'igiti barazi kugishushanya, mutoya wacu umuhererezi yamye abitubwira ingene kandi abizi nawenyene, ubu ntakintu nakimwe comunanira gushushanya.

Kagabo na Banuma barakundana cane. Abavyeyi babo nabonyene baramaze ku bibona ko abo bana bafise ubumwe, nabone barabashishikara ku batera intege, kugira ngo bagumane ubwo bumwe buri hagati yabo. Ntiworaba ingene bose usanga bafatanye amaboko iyo bagiye kw'ishure.

Uyu musi mu gatonda twadentzidusanga aho ishurue tangurirahugaye ubujuje ukuguru yari yacerewe, kandi nterekezo baduhana, kubera amakosa ntiyara yacu tucaye twinjira turasenga hanyuma turiga ibiharura, kandi twa bitahuye cane rose.

Umwana w'umuherereze imuhiri wacu yiga mu mwaka windwi biramugora ibiharura iyo amutekereye acatuzanira tukamufasha, kandi, ubu, ariko arabitahura, kubera hariho bimusanga atazi kurutukara tumufasha ivirore biratuma aca atahura ibiharurana n'ingoga ibindi vyigwa arabimenyereye.

Dawe wacu yubatse i gorofa igeretse kane twaribarira ati imbega iyi yo senityoga yubakiye, ariko twasanze afise imigambi ikorerwamwo muri yo gorofa ni co ashiramwo abantu bayibamo kazobaramwamaera ku kwezi ahandi ahashira ibintu vyo kudangaza nk'ibintu abantu basuma ntiworaba ingene dawe wacu igiteza imbere.

Mukuru wanje yize ibijanye n’indero, rero iyo turiko turaharira no kubintu nibindi , aratubwira yuko tudakwiye guharira , ahubwo mukuru gusonera mutoya , Kandi na mutoya agasonera mukuru , niyo mico y’ikirundi, ba sogokuruza bamwigishije

Uyumusi hazindutse abiga kubaza kugirango bapime intebe zacu kuko zari zarashaje batuzanire zishasha. Umuyobozi yaciye atumako inama y'abavyeyi kugirango asabe amahera bazikoreshe kandi turabona yuko harimwo akarusho kaniniya kubera twicara ku ntebe zishaje zikatubabaza.

Kaminuza yo mu Kinama ifise abigisha beza kandi bagiye kwiga no hanze. Abigisha baho usanga baciye ubwenge n'abanyeshure usanga bafise ubumenyi mu ndimi cane cane mu biharuro ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero nta munyeshure yigera ahaja kugirango asamare.

Abayobozi bacu baritwararika ibintu bijanye n'isuku. Iyo umunyeshuri wamurungitse adafise isuka, baca bamusubiza hanze, canke atimosheje. Ntiworaba rero ingene bitwararika ibintu nk'ivyo kubera nabo bafise isuku rirenze. Baza bambaye neza cane, kandi n'abanyeshure barabashima.

Uyu musi mu gatondo ikibazo twakoze cari kigoye cane, uwambere azoronka nk'amanota atanu kw'icumi. Rero umwigisha basha yavuze ko azoduha ikindi kugirango dusubire turabe neza ivyatunaniye, tubisubiremwo. Ni akarusho cane cane ku mwigisha no ku banyeshure.

Twari kw'isaha y'umunani n'iminota mirongo itandatu niho twatanguye kwiga icirwa c'ikirundi abanyeshuri bacere beshi umwigisha yaciye abahana arabatuma abavyeyi ku munsi wejo bazoza babazane ndetse bazane n'amasuka yo kurima mu kabande kw'ishuri iwacu.

Ishure riri mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe Yohani Mweranda niryo riba irya mbere Kandi riratahana n'ibitsindo vyinshi cane. Iyo abanyeshure bahize ntibigera bayoberwa ,bose baramenya ntiworaba ingene iryo shure rifise akarorero keza ku bigisha ndetse no ku bavyeyi b'abana.

Ishure ryacu, ni rirerire cane rigeretse gatatu, n'igorofa. Hasi haramashugwe ndetse hari nikibuga kininiya co gukinirako. Dufise n'ubwatsi butotahaye hamwe nibiti birebire. Iy'izuba rije turagenda kwugama agatutu kugirango ntiritwakire cane.

Ihinguriro ryamakaye hamwe nintebe niryo ryonyene ryabaye iryambere mumyuga yose ,reta yuburundi isavye yuko abanyagihugu bose bokwicukira umwuga wokubaza no kurima kubera arivyo biteza Imbere igihugu cacu cu Burundi, bigatuma turonka amahera menshi mu bindi bihugu.

Bamire na kagabo iyo bavuye kwishure bashika bafungura hama bagaca bagenda umwe agasenya uwundi akajakuvoma iyobatashe bose usanga abavyeyi bariko barabashimira babaha ubushimwe kubera bose babababikoze babikunze hanyuma kumunsi wejo bacabagenda kwishure banyoye icayi kandi bahaze

Ishuri ry'umuhererezi w'iwacu rirateye imbere. Bambara imyambaro myiza cane kandi rirafise n'amamodokari abakura i muhira ikabashikana kw'ishure, akongera akabatahana. Barafise n'infungurwa bafungurira kw'ishure. Ariko harazimye, bariha amahera menshi ntiworaba.

Umuyobozi wacu uyu musi yafashe abanyeshure bakoresha ibintu bitemewe kw'ishure, yaciye abatuma abavyeyi, abandi arabirukana burundu kugira ntibazogaruke, abandi yabahaye imbabazi kubera yabafatiye mu makosa abayabaye.

Umuyobozi yagihishe inama abavyeyi abasaba ko boterera amahera kugira ngo wubakisha amashure yabo, kandi n'intere zarashaje kugira abana babo bakomeze kwigira ahantu heza abavyeyi rero barabishimye guherejo umuntu wese adatangagura kurunka amahera n'umunyeshure kugira ngo batangure ico gikorwa.

Dawe ariko aratuyagira ivyakera yaratubwiye ko aya mashure ariyo Yizeko yari meza cane amashurwe ubwatsi butotahaye ndetse n' ibiti birebire ariko ubu vyose barabitemye hasigaye ari mubugaragwa ntiworaba ingene bibabaje nukuri dusaba yuko bo bisubizaho.

Ku musi wa gatantu tuko turakora isuku umwigisha wacu yashirajana abantu bize umwoga kubaza urasura intebe zose baja kuzisubira ishamwo ivyo bibe vyaratumye ku wa mbere twiga neza ku ntebe nziza zisukuye ntiburaba ingene twize neza tugisharana neza.

Iyo umwigisha ataje usanga ari uruyogoyogo mw'ishure. Uwudukuriye twese yaciye aduhanura yuko twoza turahanurana, abandi bakagenda ku muyobozi mukuru gusaba ibitabo vyo gusoma, usanga hariyo inkuru zitandukanye kandi biratwigisha

iyo twagiye ku ishure tugasanga umigisha ya cerewe cane n'iyaje ture tugenda ku muyobozi mukuru w'ishuwe tukamusaba ibitabo akaba araduha tukaba turasoma abandi turahanura na hagati yacu harahusanga 'abanyinshure bafite ibibazo bitandukanye tukabatarira intege abandi tukaba turasomije bitabo

Igorofa igeretse gatatu niryo shure mukuru wanje yigamwo kandi rirazimvye ariko bigisha nabi nta bigisha bafise kandi n'isuku ntabwo barikora neza rero birasabwa y'uko bo kwijukira ibintu vyo kwiga kuko abanyeshuri baho baroyoberwa gose.

Iruhande y'ishure hariho ikibuga c'umupira w'amaguru. Ntiworaba ingene abantu bose bahahurumbira mukuhakinira, kandi umuyobozi yaravyanse kubera ni ikibuga c'ishure. Ariko nta muntu n'umwe yokwigera avyiyumvira kubera bose barahakunda. Rero umuyobozi asaba y’uko bohashira inzitiro kugira bakinge ivyo bintu bitononekara.

k'umunsi wa gatanu duhejeje gukora isuku twaciye dufata amashurwe turayatera ayasigaye twaciye tuyatahana tuyatera i muhira iwacu. Ubu rero ariko arakura anaga ntiworaba ingene azoba meza cane. Iyo rero turiko turakora amasuku usanga turiko turiga ingene tuzobaho muri kazoza.

Harageze yaho umuntu wese yotanga amahera kugirango intebe zisigwe. Ivyo rero vyavuzwe n'umuyobozi afise abanyeshure benshi, ababwira yuko abavyeyi bose bazi bafise abo bana kuri iryo shure, ko boza babarungikanye amahera ibihumbi bitanu kugira basigishe intebe. Ntiworaba rero ingene abanyeshure bose babikunze kandi bose bayatanze.

Ku munsi wa kane niho umuyobozi wacu yadutumako kugirango tugende dutore ibikaratasi twari twagiye kurondera, twarabironse hama turabijana kuwari yabidutumye, hama turaronka amanota meza, kubera vyasabwa yuko tubijana kugirango turonka amanota meza.

I muhira iwacu turakunda kworora no kurima ntiworaba rero ingene jewe naciye niga igisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo nezereze abavyeyi, ubu muhira turarima tukimbura kandi tugashobora no kuba banyi, ntiworaba ingene twiteje imbere.

Turi mu gihe c'imvura. Iyo hageze kurima, turarima biharage ibigori ndetse n'amateke n'imyumbati, kandi birafise akamaro kaniniya kwishure kubera iyo bagize umunsi mukuru duca tubikoresha ntiworaba ingene bidufasha.

Iyo hageze kuvoma ishure ryacu rirafise amabombo menshi kandi yose arazamwo amazi meza ndetse n' abanyagihugu baraza kuri ico gisata bakavoma ntiworaba ingene ibintu bisa neza kandi iyo turiko turavoma usanga kwishure kwishure hariho umuntu abakurikirana.

Uyu munsi kw’ishure twari dufise umwanya wo gupanga uko tuzokora ibibazo kandi twavyumvikanye neza kuko muyobozi wacu yadushimiye uko twagize ivyigwa vyacu tuzotangura kuwa mbere hama duheze ku wa gatatu, ntiworaba ingene ibintu bisa neza ,kandi tuzomenya twese.

Izuba iyo rije, turafitse igiti kininiya abanyeshuri benshi bakunda kugira ngo baje kwugama izuba. Ntiworaba ingene ico giti tugikunda mw'ishure ryose. Kandi n'abigisha bamaze kuhamenyera. Iyo babuze abigisha canke abanyeshure, niho baja kubaraba kugira ngo barabe ko bize.

umuyobozi w'uburimyi n'ububworozi twagiye kumaraba uyu munsi kugira ngo aduhe ibitegwa cane ibintu vyo korora gecayaduhe bukwavu n'inkoku kandi bizotungukira uyu mwaka kubera nta ruhomboro urimu mu korora ndetse no kurima

Ikirere cacu shaza intsoga isa nabi harimwo imvura umuturagara, ndetse n'imiravyo, ariko nti ja tubije kuja kw'ishuri, kuko twedufise n'urukinto ruhuza abo mu bamber namu wa gatatu, kandi twatsinze abanyigisha bacu bacibaduha urushimi ruriniya cane rungana n'amahera menshi.

Nkiva mumwaka wicenda, mawe yambajije aho nshaka kubandaniriza igisata, mpitamwo uburimyi n’ubworozi. Iyo ndiko ndatera rero ivyamwa , ndiko ndabisarura , ndaryohegwa cane kubera narabikunda ndetse ubu muhira ndoroye impene , inkwavu ndetse n’inka. Ntiworaba ingene ibintu bimeze neza.

Dawe wacu yize ivyo uburimi n'ubworozi. Imuhira turatera ibiraya amateke ibijumbu ndetse n'ibiharage. Kworora ingurube, udukwavu n'inkoko ntoworaba ingene bitubishejeho neza. Nta muntu numwe yigera arara ubusa kubera ivyo dawe yize kandi na twe abana turabibona dushaka kuvyiga.

Amashurwe twateye mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatanu, Ubu yakuze kubera imvura yaciye igwa ari nyinshi asa neza, ndetse n'ubwatsi buratotahaye, amashure nayo ntiyigeze abomoka kubera yubatswe n'abubatsi bazi kubaka kandi ba kijambere, ntiworaba ingene amashure yacu ameze neza.

Ishure mawe yigishako rirafise isuku kandi risize n'amabara atandukanye ayere na yirabura rifise n'inkingi zikoma akomeye y'ibyuma abanyeshuri baho baramenya kubera bigishwa n'abigisha baze ubwenge bagiye kunonosora ibyo vyigwa mu gihugu co hanzi ntura bimwe n'ishure ryabo riteye imbere.

Ishure ryacu ni ryiza rigizwe n' ibiti bire bire umukaratusi hamwe n' umumanda kandi hari n' ubwatsi bininiya butotahaye kandi abanyeshure baraja gukinirayo ntiworaba ingene hasa neza dufise n' amashure meza meza ndetse n' amabati akomeye.

Muntara ya Gitega bafise amashure menshi nka karorero ku mushasha barafise igorofa igeretse gatatu kandi iryo shure risa neza ryigako abanyeshure beza kandi baba kobwa bafise isuku ntiworaba ingene iryoshure ritanga ubumenyi.

Intebe zacu zisa neza ubu barazihinduye, tugiheza amashure umuyobozi yaciye agirisha inama y'abavyeyi arababwira ko botanga amahera kugira bahindure intebe kandi ivyo vyarabaye ubu dufise intebe nziza wicaye ntanubwo yigera inyeganyega, ubu zimeze neza cane.

Ishure ryacu rimeze neza cane ndetse n' amabendera yaho ameze neza cane hariho ibendera ry' Uburundi ibendera rya Congo ibendera ry' Urwanda ntiworaba ingene ugiyeyo usanga hasa neza kandi n' abanyeshuri bararirimba indirimbo zihayagiza ivyo bihugu ukwo ari bitatu ntiworaba ingene bisa neza.

Azinzutse ikireri gisa nabi cane kw'ishure ryacu, ndetse baciye bategeka yuko umunyeshuri wese ategerza kwambara umupira w'imbeye kugira ngo ntahabee ingwara zitandukanyi canke ngo batwara abana ku mavuriro ivyo rero birafasha abanyeshuri kugira ngo bitwaze umwo wese mu mupira w'imbeho.

Ishure ryacu niryiza cane, rigizwe n' amabati rikagira n 'amatafari aturiye, vyose birakomeye iruhande yaho hariho ibiti vyubwoko bwose ntiworaba ingene hasa neza ndetse barahaciye n' imikobero kugira imvura iguye amazi atembe neza.

Hari imicafu myinshi iboneka inyuma y'ishure barasaba rero ko ubuyobozi yozana akantu kagenewe imicafu abanyeshuri bakaza barayitamwo kugira ngo twirinde isukur iki, kandi canecane na reta iraturimiriza yuko umunyeshuri mwumwe wese yugire isuku aho abaye ndeca, naho yicara rero yafise akamaro kanene yeya mu gihe umuishawewose wokwijukira ivyo bintu.

Kw'ishuri iwacu abigisha imisi yose barabatahana n'imodoka, ndetse no kubazana mu gatondo barafise imodoka ibazana, amashuri yacu n'imeza asakajwe amabati ya kera akomeye, ndetse n'amatafari aturiye akaba asize irangi ryera ntiworaba ingene asa neza, iruhande yaho hari n'ibiti birebire.

Uyu musi mutaya wacu yaja asubwiye ingene bize guharura mu ndimi zitandukanye, kandi yaja bishoboye, ndetse bawe babatekeyer imimenyerezo kugira ngo ejo bazogende babize neza ata n'umwe atabishoboye ni waba igishure ryabo inkene ritanga ubumenyi.

Twatembereye kw'ishure ry'abantu bigako abantu bafise ibibazo nk'ubumuga, ubugwayi bwo mu mutwe canke bavunitse. Gusa barazi ubwenge abo bana kandi no mw'ishure baraba aba mbere kuko barabikurikirana kandi biga babikunze cane.

Mu mwaka wa mbere, hinjiye abanyeshure ijana na mirongo itatu. Ku musi wa kabiri hatonze abanyeshure bane kubera batarabimenyera cane. Bahimiriza rero abavyeyi babo yuko boza barabavyura hakiri kare kugira ngo birinde gucererwa, kubera bagitangura umwaka w'ishure, usanga bibagora.

Mumyaka yambere abanyeshure benshi canecane abi imyaka itandatu batangura amashure usanga biga ibintu bitangaje gucapa mbere no kwandika indome, ni biharuro kugira babifate bisaba umwanya munini cane.

Mu myaka ya gatatu usanga bikigorana ko abanyeshure basoma ibitabu, kubera bataba baramenya imperekeza canke ingene basoma urudome ku rundi. Ubu rero twavyize kandi bisa neza cane, ndetse n'abigisha barafisemwo uruhara n'inguvu nyinshi kubwo kutwigisha tukamenya.

Ishure ryacu rirateye igomwe. Hariho akanyatsi gatoyahaye, ibiti birebire vy'ubwoko bwose. Abanyeshure niho bagenda kugirira umwiteguro iyo bariko bararuhuka, bagenda gukina ntiworaba ingene usanga bariko barakinira muri ubwo bunyatsi kandi dufise n'imyambaro myiza, ishati y'ubururu hamwe n'ijipo yirabura.

E mu gatondo hazindutse ikihaye ikibi cane dusanga kw'ishurira bamoza no kutugarana ko batwacerewe turasaba uwujeje kutwugururira ko batwugururira, ariko yaca turungika kuduhanisha, kubera yuko twacereiwe twaboseguruye, kandi badutahuye.

Hageze ko nkora imyimenyerezo mwigisha yadutekereye ku mugoroba, ndahamagara mawe akamfasha. Kandi usanga mu gatondo nabitoye kubera aba avyibuka. N'umwigisha nawe nyene kw'ishure Kaminuza. Usanga abizi cane gose ; sinigera nanirwa kubera mawe abizi.

Mu gatondo twize indimi zitandukanye. Kandi baciye baduha akabazo kugira ngo twiduze ivyo twari twize. Kandi abanyeshure bose babitoye kuko twari twakurikiye, nta n'umwe yigeze asamara. Uwambere afise icenda kw'icumi. Umwigisha wacu yaryohewe kubera tutigeze tumumaramza ngo tumwereke ibindi bintu atatwigishije

Umuyobozi wacu yadutumye amahera ibihumbi bitanu bitanu, kugira ngo asanure ubuzu bwa surwumwe, cane cane mu bahungu niho usanga bwarasinzikaye; kandi bikabatera indwara cane cane biva ku micafu. Rero abigisha basaba y'uko twotanga ayo mahera kugira ngo banyarutse gukora ubwo buzu bwa surwumwe.

mu mwaka wa mbere w'ishure barabigisha ingenere bandika ibiharuro ndetse bakabereka n'ingene bacapa intebe ikaramu ikintu cose barabigisha nta kintu na kimi bigera bimuka batazi cyane cyane barabigisha no gusenga

Uyumusi kuwagatanu hazindutse ikirere kibi cane kirimw'imvura, n'imituragaro, ndetse n'imiravyo ,abanyeshure ntibagiye kw'ishure kubera babuze aho baca, ndetse n'imodoka ntihand' ingene biyunguruza, kubera har'amazi menshi mw'ibarabara, rero uyumusi ntibigeze biga kubera imvura yaguye ari nyinshi.

Mu mwaka wa mbere niho twiga indome zivuga nk'akarorero ndetse twarize n'imperekeranya nk'akarorero ra konyen ng b c tw ntubarabengene tce tumenye ikirundi neza nubu baracavyiga kubera birafise akamaro muri kazoza.

Twimirije kuja mu buruhuko ,umuyobozi wacu yaradukoranije aradusaba yuko twosiga dutanze amahera y'intebe zo kwicarako twarayatanze tuvuye mu buruhuko twasanze dufise intebe nziza cane mw'ishure kandi twaricara neza ndetse no kurubaho twarabibona neza ntiworaba ingene vyari bisa neza.

Mukuru wanje ejo niho yaronka urupapuro rumwemeza yuko yahejeje, ndetse yaciye agirako aronka n'akazi ahantu hameze neza hatomoye ashobora gukorera, ntiworaba hose harisanzuye hariho ikintu bashobora kwandikirako ikaramu ndetse n'intebe, hari hasa neza cane gose ugiyeyo muravugana kandi mwese mukumvikana.

Ishure ryacu ni ryiza cane iyo amashure agomba gutangura barazana amatangazo bakayamanika kugira umenyeshure wese aze arahaca asoma bivanye n' amashure yiga amahera azoriha ntiworaba ukuntu abanyeshure benshi bakunda kuza kuraba kugira ngo barabe ingene bazoriha.

Haraye huguruwe ishure rishasha mu ntara ya Kayanza ryiza cane ry' igorofa rigeretse gatatu ntiworaba ingene risa neza amadirisha ndetse iruhande yaho hateye ibiti vyiza cane amavoka ndetse n' ibindi vyamwa hari hasa neza cane.

BAMIRE, BAYAGA BUNAME bavuye kwishure baca bashika bakura umwambaro hama bakagenda kuvoma ndetse bagafasha n'ibikorwa abavyeyi nkogusarura ibijumbu uwundi agakinjika ibigori canke ibiharage kugira baze gufungura mwijoro neza ntiworaba ingene abo bana bafise indero.

Igice c'ishure kirangiye, umwarimu wese ndetse n'umunyeshure yategerezwa gusiga amahera y'intebe, mu ntango z'ishure twasanze intebe bazikoresheje kubera harimwo zimwe zavunaguritse izindi wicayeko zikaguma zinyiganga, ubu dufise intebe nziza cane kw'ishure.

Ejo kuwa gatatu ,umuyobozi w'ishure yasavye yuko abandi barongoye abanyeshure bakuru bakuru, ko botara ikiranga minsi bivanye n'ivyirwa biga bakabipanga neza kugirango bavyige k'umurongo batabicanga, ivyo rero uyumunsi kwishure iwacu twabikoze kandi vyagenze neza.

Ishure ry' indaro ryo mu ntara rya Gitega y' abakobwa ni ryiza cane ni igorofa igeretse kabiri kandi abanyeshure barahakunda bafise n' abigisha bigisha neza kubumenyi kandi kijambere ntanumwe ayobega uhajanye umwana usanga atashe azi ubwenge.

Uyu musi kuwambere nazindukiye kwishure kurondera urupapuro rw'umutsindo .Nagiye kwi shure nsanga umuyobozi siho ari harugaye nca mba ndateramana n'abandi bayobozi barongoye abandi banyeshure ,bantera inkuru ingene ubuzima bumeze.

Iminsi yose ku mugoroba iyo twasubiye kw'ishure, umwigisha wacu aradutekerera imyimenyerezo, ntashe nshika mfasha ibikorwa abavyeyi hanyuma nkaca mpamagara mukuru wanje akamfasha, bukeye mu gatondo usanga nabitoye kubera usanga nabitahuye, aduhaye akabazo nkaca ndagatora.

Mu ntara ya Cibitoke baheruka kubaka amashuri meza y'akarorero, abavyeyi barasabwa yuko bojanako abana babo kugira ngo bahakure ubumenyi, ndetse n'abigisha ni bamwe babinonosoye neza, ntiworaba ingene ayo mashuri ateye igomwe, arabereye.

Turi mugihe kigoye cane aho abanyeshure bimirije ibibazo kandi birabagora, uwujejwe abanyeshuri mukuru arabegeranya bose, akabapangira ikirangamisi c'ugukora ibibazo, twe kwishure iwacu tuzokora ibibazo mundwi zitatu kandi bizogenda neza.

Uyu musi mu gatondo ka kare imvura yazindutse irarwa, ndetse n'igicu cari gisa nabi cane rwose cirabura, twaciye tugenda kw'ishure dufise imitaka dusanga nta munyenshure n'umwe ahari, ndetse nta n'umwigisha n'umwe yari bwahashike, kubera imvura, nta nuko twize twaciye twitahira.

Eweryendaro riri mu kigobe mu gisigara ca bujubura rifise amashure meza y'keja mbere, kandi aseze n'amarangi ateye imbere mbese n'ubunyatsi buracatotahaye, abantu bose basabwa yuko abanyeshore babo babajana kwigawa, kubera baratanga ubumenyi abanyeshore babo ntibigera bayoberwa.

Umuyobozi wacu aho akorera, niho hambere hari ibitabo vyinshi. Iyo ugiye kumuraba aca aguha igitabo ukazogenda gusoma nk'indwi yose, hanyuma ukazomugarukaniriza. Rero abanyeshure barabikunda kubera usanga arivyo bariko barasoma, biratanga n'ubumenyi buniniya kw'ishure ryacu. Usanga abanyeshuri bafise ubwenge.

Ibiti birebire nivyo vyahimirijwe kumutumba iwacu ko vyoterwa n’abenegihugu kugira twikingire inkukura cane cane nk’imituragaro canke imiravyo, ivyo rero biradufasha nk’izuba iyo ryatse turagenda kuzana agatutu cane cane nk’imvura kandi iriko iragwa biratuma imiyaga myinshi idatwatara ibidukikije.

Iyo hageze kwimura hagati mu ndwi, turasohora intebe umwigisha wese akimura, canke umunyeshure akimura, ntiworaba rero ingene bifasha abanyeshure kubera usanga bariko baratera inkuru iyo badakeneye kuja kwimurira indani mw'ishure.

Ishure ryo Kumushasha mu ntara ya Gitega ni ryiza cane ryigako n'abakobwa beza n' abahungu beza ntiworaba ingene ari ryiza cane rero birasabwa yuko abanyeshure biga mu ntara zitandukanye boza kwiyandikisha kubera bishasha kandi hariyo n' akarusho ku munyeshure uwariwe wese.

Twinjira isaha imwe ninusu tugataha isaha zitanu ninusu hariho abanyeshure baba bashonje baca baca ahantu bagafungura bakivuna umusasa kuko hariho abandi baca basubirayo iyo rero bishitse tugasubirayo twebwe niho catugenda aho hantu tugafungura hama tugasubira kwishure ntiducerwe.

Ishuri ryo kwa mukuru wanje riragoye cane Dawe yaciye agenda kunyandikisha kw'ishuri rya mu vyara wanje kandi baratanga indero naramenye ubu ngeze mu mwaka wa gatatu kandi ndabona ko nzoronka umusaruro mwishi muruyu mwaka kubera ndatekereza kandi ndavyumva ivyo bariko baratwigisha.

Amasaha y'akaruhuko ageze bamwe bamwe baragenda bakivuna umusase bagafungura ibitumbura canke umukate , abandi bagataha muhira iyo haba hafi bagafungura nabo nyene, ntiworaba ingene abanyeshure babikunda ariko kwiga ku mugoroba biraruhisha.

Dawe wacu yaguze imodoka kumunsi wagatatu, ariko ntabitoro bihari, yaciye avuga yuko, azoza arayigendesha iyo hageze urubanza, canke umwana agwaye, ariko ubu rero biradufasha kubera ntitwigera ducererwa kw'ishure, Dawe wacu aradutwara misi yose, kandi ntitwigera ducererwa.

Mu gatandukakare hazindutse ikirere kibi c'imvura n'imbeho abanyeshuri benshi ba cerewe, ariko abigishe n'ibigezo babatahura bamwe babahanye abanje babatuma abavyeyi ntero tyasabwayoubuko tuza turisigura, kubera twacerewe, kandi twanabuze n'amamodoka atujana kw'ishubure, kubera ingorana y'igitoro.

Ishure ryacu ni ryiza cane, rirasharijwe kandi rifise n'abanyeshure baciye ubwenge. Nta mwigisha n'umwe yigera asiba canke ngo abure kuko baraciye ubwenge, bize hanze. Iyo turiko turiga, bisaba y'uko umuntu akurikira kugira ngo ntazobe uwanyuma.

Iminsi yose, amashure atanguye, turakubura, tugakoropa mw'ishure; kubera ntabantu baba bahari badutunganiriza; ariko usanga twambaye imyambaro isanzwe, hama imyambaro y'ishure tukayambara bukeye kugirango tuze twige neza.

I muhira iwacu dufise ahantu hose hagenewe ibintu, iyo hageze kwishure, mawe arugurura icumba kimwe akazana amakaye, umwe wese akamuha ico azokoresha hama akagenda kw'ishure akiga neza kandi dutahana umwimbu mwiza kubera baratwitaho.

Ku munsi wejo, umwigisha wacu yaduhaye akabazo, twishura ego canke oya, inyishu zose twatanze vyari ibibazo bitandatu twishura ego gusa, rero hari abanyeshure bishuye oya abo baciye baronka ubusa, ariko jewe naronse yose kuri yose kubera nanje nciye ubwenge.

Ubu twaraye imbere ntabantu nabamwe badakoresha ubuhinga bwa none. Abize imyuga ntamahera bigera babura kubera bakoresha ubwenge bwabo ndetse n'ibikorwa vyabo, ntiworaba ingene baciye ubwenge abo bana ,kandi birasabwa yuko bariha n'amahera menshi kubera birazimvye.

K'umunsi wa gatatu ,Dawe yahitanye mawe baja mukaguriro kugura ibintu vy'umunsi mukuru, ndetse baciye baza baguze n'imodoka nshasha, ariko ubu ntagitoro gihari biragoye ingene baza bariyunguruza bagenda, ariko vyaradufashije kubera kw'ishure ntiducererwa.

Dufis'umwigisha atwigisha ibintu vyiza cane, n'umukobwa kandi aciy'ubwenge, ntiyigera adukarira yatwigishije ibihimba bigiz'umuntu, umutwe ,amaguru, amboko, vyatumye rero tumukunda ,kandi twatahuye ico cirwa cane kurusha icirwa c'ibiharuro.

Ishure ry'imugera ryabaye irya gatatu kubera barasamara kandi umuyobozi wabo bavugako adatahura igituma babaye abagatatu kubera n'ishure ry'indaro ntanumwe abagora abarimwo rero bagasaba yuko bobwira abo bavyeyi babo yuko bishobora kuza barabavyura hakiri kare kugirango bashobore kuza bariga.

Mugihugu co hanze nibo bambere bafise akarere gutandukanye ndetse n'ibiti vyiza cane kuko birakura kubera ubushuhe canke imbeho iba ihari ibihe bigenda birahindagurika hari igihe c'imbeho canke ubushuhe ivyo nabibwiwe na mukuru wanje ubu niyari.

Ishure ryac' abantu bose barahakunda, kubera riratang' ubumenyi, ndetse no mumahiganwa usang' ariryo rib'iry' ambere, rirafis' ubunyatsi butotahay' amashugwe kandi rifise n' amasuku meza, intebe zaho ziracakomeye, ntiworab' ingene n' abigisha baciy' ubwenge.

Inyigisho zategekanije ku bigeme, ndetse no ku bakenyezi riva ku magara y'abantu canke kurondoka rero hariho n'ingwara zifatira mu gihimba c'irondoka nk'izo usanga nk'umuvyeyi y'ibarutse muga ntagire isuku ivyo rero vyagishijwe ubu ntakintu na kimwe kizosubira kubaho nabi.

Abavuzi bacu ni bo bamberee babika imiti neza, kandi yugiyeko bashorera usanga ikimota neza, kandi n'murwayi arakira neza ijora ay igatuma ab banyeshuri bashaibagenza guhigira, kubera bafise ubuhinga bwa none bugezweho bigisha.

Itandukaniro riri hagati yo kwiga mu gisagara no kwiga hanuta ri mu gisagara abanyeshure benshi bo mu gisagara usanga bakuze, kandi baciye ubwenge, ariko barasamara cane ntibigera bamenya, ariko kwigahanu mu kirundi usanga abanyeshure b'abo ba mbere, kandi usanga bakuriye mu buzima bugoye.

Ishuri ry' uburaro ryo mu Kibimba rifise abanyeshure benshi amajana atatu ariko barayobegwa ari benshi kubera ntibiga neza baguma basamara abavyeyi babo basabwa yuko boza barashiramwo umwete ku bigisha babigisha kugira ngo abana babo bamenye kubera bariha amahera menshi.

Kumusi wagatatu dufise kwinonora imitsi. Rero abanyeshure bose barasohoye imyambaro barayimesa ijanye no kwinonora imitsi. Ntamuntu numwe w'umunyeshuri atawufise kubera ntushobora kuja hamwe nabandi utambaye umwambaro wo kwinonora imitsi ntibikunda.

Iyo tumaze imisi tutagenda kw'ishure usanga dufise ubunebwe bwinshi, biratugora kuvyuka. Mawe biramugora cane kuza aratuvyura kubera usanga tutabimenyereye. Ubu rero baciye baha umwe umwe wese isaha yo kuza iramuvyura, ubu nta muntu n'umwe agicegwa.

Mu kwezi kwa kane niho abanyeshure baja mu buruhuko ndetse baba bagiye gukora ibibazo, mu ntara ya Bujumbura abanyeshure baho baba banyuma kubera barasamara ntibiga gose, ariko intara ya Karusi niyo yambere iba canecane kandi ifise n'abanyeshure baciye ubwenge.

Itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu harabaye ibirori mu gisagara ca Bujumbura bitandukanye, umwe wese yarerekanye impano afise haba kuvuza ingoma, kuririmba canke kwiruka, nta muntu numwe atagaragaje impano yiwe, ndetse n'abanyeshure baragiye kwerekana impano ndetse n'imyambaro yabo yarisa neza cane gose Ku ishure iwacu.

Mu gatondo kakare twize icirwa c'ibiharuro kandi n'umukobwa abitwigisha hariho n'umuhungu aza aradusigurira ivyo tutatahuye ntanumwe yasigaye inyuma mu cirwa c'ibiharuro kiretse uwutatonze kandi birahanwa n'amategeko iyo uguma usiba uri umunyeshuri.

Iwacu muhira mawe yarafashe arubakisha inzu niniya, dawe nawe yaciye azana uwubimenyereye ayisubiramwo kandi ubu dusigaye dufise inzu niniya ya kijambere kuk'ubu hasigaye har'ubuhinga butandukanye bwo kwubaka amazu. Ntiworaba ingene inzu yacu isa neza.

Ishure ryacu rifise isuku rihebuje. Mawe arahigisha ariko naramurenganye ntiyigeze anyigisha jewe, ubu yigisha mutiya wanje. Rero rirafise amashugwe n'ubwatsi butotahaye, ntiworaba ingene abigisha bakunda kuzanaho abandi banyeshure kugirango bahige, bakureho ubumenyi.

Ishure ryo mu mwaka w'indwi, ririmwo abanyeshuri benshi cane; mirongo itandatu; murabo bose, hamenye abanyeshure mirongo ibiri; umuyobozi yasavye y'uko, bokurikirana n'abo banyeshure kugira ngo ntibazosubire kuyoberwa mu mwaka w'umunani kubera biramaramaje cane rwose ntiworaba ukuntu biteye isoni.

Ishure mukuru wanje yigako ni ryiza cane. Rifise ikibuga kininiya abanyeshure bashobora kugenda kuhagirirako akaruhuko. Ndetse, rifise n'amatafari aturiye akomakomeye, n'amabati meza. Ntiworaba n'isima yaho ukuntu isa neza cane. Rero ivyo biratuma abagenzi baho babakunda, cane cane abigisha.

Geze icirwa c'ibiharuro usanga umwe wese afise ikintu cikimuranga nk'akaruriro ikaramu, ndetse nahantu wo kwandikanitogera dusamara ingwa nayo yamakubamu yigisha kugira ngo abonye atato utahura acakurungika kuruba kugira ngo usigurira abandi na we uvayo utahuye.

Dawe yigisha kwishure riteye imbere bafise inkingi zikomakomeye ndetse n' ibiti birebire nta muntu numwe yokwigera avuga ko iryo shure atari ryiza rifise n' abigisha bakomakomeye bafise ubumenyi bize hanze n' abanyeshuri baho baramenya.

Iwacu dufise ibiti birebire ntagatutu twigera tubura kuko iyo izuba rije duca tugenda munsi yivyo biti tukaja turakorerayo ibikorwa cane cane mu kwiga usnga biduha akayaga ndetse ntanumwe yigera yakirwa n'izuba iwacu muhira.

I muhira iwacu bampaye akibare nteramwo amateke, Kandi Kar’inyuma y’urugo, ahandi ndahashira imyumbati n’ibigori. Ubu rero nzosarura bimwe kubera biriko biramera , ibindi vyareze. Ntiworaba ingene ako karima kanfashije ,kubera sinigera nsonza usanga nagiye kurima.

Muhira iwacu dawe yarazanye umufundi arubaka kijambere, kandi aho hantu har'ikinogo kininiya cane, ariko we yarahubatse turashobora kuhaca, ndetse, kandi yarubatse nutundi tuntu dushobora kudugirako twa kijambere ntiworaba abize ivy'umwunga ingene babitomborezamwo.

Ishure ry'intango riri mu gisagara ca Bujumbura ryaraye ritahanye igikombe c'umutsindo kandi n'abayobozi baryohewe batera intege n'abandi bari inyuma yabo ko bokorana inguvu nka benewabo kugira ngo bashobore kuguma batahana ivyo bikombe vy'umutsindo. Ntiworaba ingene vyari biryoshe.

Iyo turiko turiga ibidukikije twaragiye mw'ishamba cimeza twarasanzeyo ibikoko bitandukanye nka karorero inkende, imbwa ndetse n'imbogo n'inzovu ivyo rero twarabisavye yuko umwigisha yobidufotorera akabituzanira kwishure kugira tuvyige vyoroshe .

Mutoya wanje yize uburimyi n'ubworozi, rero ubu muhira yarahatey'amateke ,kumusi w'ejo tuzoyasoroma hama tuyateke kubiharage hama tuyafungure, ntiworaba ingene iryo teke risa neza kandi ritotahaye, kandi arafise n'imyibati tuzoja gusoroma kumunsi wa gatanu.

Mu ntara ya ngozi har'imbeho nyinshi iyo hatse izuba haguma hasa kwa kundi nyene ntimworaba ingene biteye ubwoba, mukuru wanje yaragiye gutemberayo ajanye imipira y'imbeho nk'itanu kandi yose yarayambarira rimwe ntiworaba ingene bitwengeje, ariko mu ntara ya bujumbura harashushe.

Iyo turangije amashure tushe tugende gutembera mu kibira co mu kayanza tugasangayo ibikoko bitandukanyi, kandi abahigi barakarira ukuza barabitera kugira ngo babishore ibindi babifungure tuasanzeho inkende inzoka n'ibindi vyose bitandukanyi, ariko vyari biteye ubwoba.

Guhera isaha imwe n'inusu turiko turiga baraduha akaruhuko ko kuja hanze gusama akayaga, turatera inkuru n'abandi banyeshure tuhanurana, ndetse tukanatera n'inkuru ingene kw'ishure canke mumibano bimeze. Hari abo usanga imuhira iwabo bashika bateka abandi bagashika baryama.

Iyo hageze guharura kw'ishure, usanga abanyeshure benshi basivye kubera amasuka dukoresha abavyeyi bacu baba bayatwaye natwe mu mirima kurima. Ntiworaba ingene usanga ata mwigisha n'umwe yaje kuturaba. Rero birasabwa yuko baza baraturaba kugira ngo dukorane isuku kandi tuvyitwararike.

Ku musi wa gatandatu twiyadukije umuriro kw'ishure ry'indaro rya masanganzira bose barabuze iyo umuriro wavuye baca bavuga yuko vyavuye Ku buhinga bw'uko umuyagankuba wahushije inzira bagatanga mwinshi mu babijejwe rero vyarateye impungenge abanyeshure bari bahiga.

Mu mashure y'indaro iyo hageze gufungura umunyenshuri ataraza baramubikira ubugari n'isosi, kandi usanga bihoze, kandi rero utabinyarukije kare usanga abandi bagenzi bawe b'abanyeshure babiriye bigatuma wirigwa inzara, kandi ukabusubira kw'ishuri birababaje.

Amashure yacu yose afise intebe hamwe n'imeza umigisha rushi aca aganida kwicara, kandi birasabwe ko ata kuntu yukwigera ibura mu mashure yose kubeya umigisha usanga arikara bikenerra rwose ntimuraba ingene usanga bipanze ku murongo.

Hamaze imisi hibonekeza ubugwayi bwo kumeneka umutwe, kubabara mu nda, kubabara mu ngingo kw'ishure rya mukuru wanje. Birasabwa rero ko umunyeshure wese yumvise iyo ngorane ayifise, ko yonyarukira kwa muganga bakamuvura hakiri kare, amagara yiwe atarononekara. Ivyo vyashikirijwe n'umuyobozi waho.

Aho tuba hageze imisi hibonekeza ubusuma nta muntu numwe ashobora gusiga inzu yiwe yuguruye kubera usanga bamwivye ibintu bitandukanye rero hari umuntu umwe bafashe kandi baciye bamucira ugwo guherayo kubera yari yamaze kugeseza abantu benshi bo mu gace iwacu.

Imisa yacu yinjira isaha imwe n'inusu; iyo ucerewe, ucusenga iya kabiri canke iya gatatu; jewe gusa nsenga iya gatatu kubera niyo imbangukira, mvyuka ntevye kubera mba ndiko ndiga; ntiworaba rero ingene abantu bose basenga iyambere, kubera baca bagenda mu bindi bikorwa bitandukanye.

Hazindutse ikirere kibi mu ntara ya Gitega kubera imvura yariko iragwa ntiworaba ingene abanyeshure basivye kandi ntanumwe bigeze bahana n' abari bafise ibibazo babarindiriye kugira bakorere hamwe nukuri iryo shuri rimeze kandi riratahura n' abigisha canke abanyeshure umwe wese ikibazo yagize.

Iyo mwigisha wacu yacerewe canke agasiba turahamagara uwudukuriye mw'ishure akagenda akadusabira ibitabo tukaba turasoma biradufasha rero muri kazoza kacu cane cane tugasoma inkuru ukuntu abami bagiye baravyifatamwo ntiworaba tuhakura ubumenyi .

Isaha imwe n'inusu igeze tuca tuduza ibendera tugiye kw'ishure, umuntu wese aba azi ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu c'uburundi, hanyuma hageze isaha zitanu turataha, hariho bamwe baca baguma kw'ishure kugirango basubireyo ntibirirwe barashika muhira ,bagafungurira kw'ishure nyene.

Hageze akaruhuko abanyeshure baragenda kuba baratera inkuru kugira ngo barindire abo masaha agaruke tuje mw'ishure jenda vesumbugenda isa tugenda tukaba turakina ivyo kwinyigiza, ndetse tugakina n'agapira akamawoko ntiwaraba ingene usanga biryoshe cane muri uwo mwanya.

Ivuriro ryacu rirasharije, rifise n'amabara meza; dufise n'abavuzi beza bavura ingwara z'imitima, abana ndetse n'abibungenze. Nta muntu n'umwe w'umurwayi agenda kuhivuriza ngo yidoge kubera, bafise ubuhinga bwa none kandi bunyaruka.

Dawe wanje yari yatembereye atubwira yuko afise ishure yabonye ahantu kandi riciy 'ubwenge ryubatse neza, ashaka kw'abana biwe bigako, ishure ata munebwe yigera yigako bose baciye ubwengentiworaba ukuntu rimeze, rero twaciye tugenda turiyandikisha kandi kumusi wambere tuzotangurana n'abandi.

Ishure ry'intango ryo mu gisagara ca bujumbura, ryatanguye kuruw'umunsi aho bari bamaze iminsi bugaye, kuber amashure yariko arasanurwa, ubu rero bafise amashure meza kandi atey'imbere ,kandi n'abanyeshure baho baca biga neza atakintu nakimwe kiriko kirabavuruga iruhande yabo.

Aho umuyobozi wacu akorera, usanga hari ibitabo bitandukanye; iyo twabuze ivyo dukora kw'ishure, nk'ivyigwa vyaduheranye, duca tugenda tukabimusaba, agaca abiduha tukaba turasoma; abandi bakaba barahanurana hagati yabo; ntiworaba ingene ibintu usanga biryoshe, ntitwegera tugira irungu iyo twebwe turi kw'ishuri.

Abantu bize gukoresha ubuhinga bwa none birabasaba ko baza barabwira n'abandi kugira babimenye. Muri kino gihe utize ibintu vy'ubushakashatsi ntakintu nakimwe womenya kubera vyose bikoregwa ku murongo, cane cane tugeze mw'isi iteye imbere.

Uyumunsi twakinye urukino ruduhuza abo muwa kane nabo muw'indwi, kandi abo muw'indwi badutsinze kubera bari bakomeye kandi bari bakuze, ntiworaba rero ingene umuyobozi yabishimye kubera yabahaye amahera arabaha n'ibindi bikoresho:nk'imikubizo canke ibikoropesho vyogukora amasuku mw'ishuri.

Ishure rya dawe y’igishako rirafise isuku kandi rifise n’ibiti birebire ndetse n’ubunyatsi butotahaye, iruhande hateye amashurwe. Abigisha baho baraciye ubwenge kuko n’abanyeshure bahiga ntibigera basamara kuko bariha amahera menshi. Dawe yarambwiye nje kuhiga naranse.

Ishure rya mukuru wacu ni ryiza cane, iyo hageze gukoropa canke gukubura barafis'abantu babijejwe bobo ntakintu nakimwe bakorako, ariko barih'amahera menshi ntiworab'ingene naho baz'ubwenge, abana nah'usanga baronk'ubushimwe butandukanye, ndetse ba karonka n'ikintu cukuja kwiga hanze, ntiworaba rero ingene babitomborezamwo babitombore

Iyo turiko turiga usanga hari bamwe bari hejuru n'abandi bari hasi umwe wese aja hashaka, ariko umwe wese afise ishure yigiramo kugira ngo twirinde akantu k’ akaduruvayi ntiworaba rero ingene bisa neza cane mubigisha ndetse no mu banyeshuri

Ku musi wa gatandatu tutagiye kw'ishure mawe aratuzindura mu gatonzu ka aja kumufasha kubagara ibigori, ndetse n'ibiharagie niora bingene tugenza turyohewe, kubera tuba tubihiruka kera, kandi na mawe barabona ko babanu biwe bamufashe, kandi akadokunda natwo, kubera aratugurira ibikoresho vyose tubadukeneye.

Turiko turiga ibijanye no gutabira isi ndetse n'ivyisuku, cane cane nkiyo turiko ibikogwa vyo gukubura no gukoropa, mwigisha aratwigisha ingene twokora isuku aho tubaye ndetse na cane cane aho turyama. Ivyo rero biradufasha no muri kazoza kacu, usanga turiko turavyitwararika.

Ishure muvyara wacu yigako niryiza cane bambara imyambaro myiza amashati yera nayandi agomba kwirabura kandi bafise namasakoshi nibirato bifuka ntamuntu yokwigera ahiga atambara iyo myambaro bashaka baca bamwirukana kandi abanyeshure baho baraciye ubwenge

Imisi yose mu gatondo isaha imwe n'inusu baraduza ibendera ry'igihugu kandi buri ishure rimwe rimwe ryose riraramukirwa mu kuririmba ururimbo ruhayagiza igihugu cacu biratuma rero umunyeshure wese aza kuri iryo shure yiga ururirimbo ruhayagiza igihugu c'uburundi.

Iyo turiko turiga turaraba no hanze kugirango turabe ibidukikije. Inyuma y' ishure harico ibintu birebire bateye kuva kera. Ntiworaba rero ingene duca tuvyirabiraho kugirango twige tubitahura kandi biradufasha na mwigisha bigatuma atubwira neza ivyo ariko aratwigisha tukabitahura.

Kumunsi wejo abanyeshuri baracerewe kubera imvura yazindutse iragwa abatari bafise imitaka baciye baguma bugamye kugira babanze barindire ihite nta munyeshure bigeze bahana ndetse nabari bafise ibibazo barabarindiriye kugira bakorere hamwe ishuri ryacu rira ryoshe.

Iyo turiko turiga usanga ata munyeshure numwe ari hanze kandi usanga hari agacerere kandi ntiworaba ingene ishure ryacu rifise ubumenyi dufise n' abigisha bateye imbere kandi bose bagiye kwiga hanze umunyeshure aba uwanyuma usanga afise amanota mirongo itanu kwi jana ntiworaba rero ingene abantu benshi badukunda.

Hamaze iminsi hibonekeza ubusuma kw'ishure iwacu. Bakiba amakaramu canke ibikoresho vyo kujana kw'ishure. Bisabwa rero ko abanyeshure bose baraba ibikoresho vyabo baba batwaye kugira ngo ntibagume bagora abavyeyi ngo baabgurire ibindi kubera bigugwa amahera menshi cane gose. Ntiworaba rero ingene biteye ubwoba.

Ishure ryacu ryarahuwe n'umuyaga inkuba irarikubita, ubu rero ntitwigirayo, kubera usanga idirisha ri samayi migisha wacu yatiye dusabirwa ku muyobozi kuba uridukorerana n'ingonga rwadusubire mu mashure yacu, kandi umuyobozi yaravyumvise, ubu areke arabikora.

Ishure ryacu rirateye imbere. Hariho ahantu tuja kuraba ibidukikije, hari ibiti bitandukanye, amavoka, imyembe ndetse n'ibintu vyitwa iserasi. Ntiworaba ingene vyari bisa neza cane kuko twaguma twamura dufungura, nta muntu n'umwe yigeze ava aho hantu ashonje.

Mawe yigisha kw’ishuri ritey’imbere kandi rizimvye, abigisha baho ntanumwe atagiye kwiga hanze y’igihugu. N’abigisha baho barakundana kandi n’abanyeshure ntibigera bayoberwa bose barakwirikirana abigisha kubera usanga utabakwirikiranye ntiwokwiger’umenya.

Iyo abanyeshuri bariko baratera inkuru usanga harimwo utuntu twudusaku turi hagati yabo hari abakobwa ntiworaba ingene bambitse ibara mukuru wanje yuko ubunye asigaye agendana n'abahungu kandi vyara mu babaje biratuma haba urwanko ku mashuri ntiworaba ingene bibabaje.

Ku munsi wambere amashure atangura, nta mwigisha n'umwe yigeza aza ndetse n'abanyeshure baje bacerewe kubera ntibari bamenyereye ivyo gutonda mu gitondo hakiri kare. Rero ku musi wagatatu baciye bazinduka ubu baramenyereye kuza baratonda hakiri kare kugira ngo ntibabahane.

Iyo akaruhuko kageze usanga dukumburanye tubonanya n'abanyeshure tukaramukanya ndese uwo musi ntitwiga aba ari umusi wo gutera inkuru canecane ituyatubayeho n'awa twatembereye mu karuhuko nturaba inwen usanga biryosha arabavuga ko batembereye abandi bakafasha ibikorwa abavyeyi ni ukubri usanga biryosha.

Urutsinga rw'amatara rwarayucitse ibubanza ntanahame kigize hake amatara muri yo ntara, kandi rerebe yateye ugoba, kubera ko n'abantu barikwa muganga bato bifashisha ubuhinga bwa noni kugira ngo babandanye kuvura abarwaye kugira ntiduhavure tuhasiga ubuzima ntuworaba ingene vyatwabe uburyo bwinshi.

Bivuye kumvura yagusuye kumunsi wagatatu ishure ryacu ryaragurutse amadirisha ndetse nibindi bintu vyose , imiryango iraguruka ivyo rero biratuma tudasubira kuhigira kuvera usanga imbeho canke ivumbi ridushikira turarindiye kurikora gushasha.

Ishuri ryacu rirateye imbere nta munyeshure wacu yiga yambaye wimbeho twese usanga twambaye amashati yera nama jipo asa nubururu usanga tuberewe kandi ntabasuma bariyo canke abantu bagorana twese dutegerezwa kwiga kuko tuba tuzi icatuzanye .

Abize ivyo gushona, usanga ari boba mbere bacamahera muriikino gihe . Mukuru wanje yaravyize kandi ufise urubanza imuhira. Bose baramushorera kugira ngo ashobore kubaho. Kandi ashona neza iyo wambaye icyo gitenga baya gushoneye nturabe nyene abantu bose bagombaho gufata amasanama kubera uba uberewe rwose.

Twazindukiye k'umuyobozi wacu aturongoye mubijanye n'umupira w'amaguru. Twasanze hugaye ariko twaciye tumurindira araza aduha imyambaro yari yatwemereye ndetse n'imipira iza iradufasha kuza turagira imyimenyerezo. Kandi yaradufashije cane gose.

Umwigisha wacu yambara neza, kandi afise isuku rero iyugiye kw'ishure utoze usanga yagusohoye ntiworaba ingene rero umunyeshure wese yitwararika ku mesura agahuzu kiwe ijipo canke ipantaro n'ishatsi n'ikirato usanga ba citswararitse abandi banyeshuri ugasanga baberewe.

Ishure mukuru wanje yizemo ryaririteye imbere, kandi yigishijwe n'abazungo bari bateye amashurwe ubunyatsi n'ibitiibirebiri iyo hageze ko akarubu kagera baca bagenda kubatembereza mu mashamba atandukanyi iryo ishure ryabo ryari eryoshe cane.

Umwigisha wacu yigisha ibiharuro asabwa yuko uri mwishuri umukurikira udasamara kuko aca agutora ukaja imbere ukavyishura vyose arakunda n'isuku iyo ugiye utambaye neza aca agusohora bisaba ube wambaye ishati yera n'ijipo y'ubururu canke ipantaro n'ikirato kimesuye neza.

Isaha imwe n'iminota mirongo itatu, niho tuduzia ibendera ry'igihugu. Abanyeshuri bose barazi ururirimbo ruhayagiza igihugu c' uburundi. Kandi turaramukirwa mu kuririmba urwo ruririmbo. Duhjeje duca tuja mu mashure tukaririmba, tugasenga, hanyuma ibikorwa bigatangura vy'ishuri abigishwa bakaza gutwigisha.

Abiga mu wa gatanu baridoga cane kubera amadirisha yabo inkuba yarayakubise kandi imvura iguye baranyagigwa, basaba ubuyobozi yuko bobubakira amashure ya kijambere kugira ngo bige batunganye ata n'imbeho iriko irabakorako kubera usanga abanyeshure benshi bariko baragwara kubera imbeho nyinshi cane.

Aho tuba dawi yatwubakiye hasa neza cane gose i ruhande yaho hari ivuriro ahandi hari amashure iyo turwaye ntibigera bituzimba canke ngo dufata imodoka tuje kwa muganga turanyaragasa ubwo nyene, kandi twigana e i ruhande y'amashure nta kiruna kime cigera kiba ngo ducererwe, kuko turahiga hafi.

Ishure mwene wacu yigako n’ishure ryiza cane ririmwo ibintu vyose ntakintu nakimwe wokwigera ubura rero bafise nabigisha bateye imbere kandi babigisha neza umunyeshure yahize ntiwomuyobegwa agiye ahandi aguma ab’ uwambere.

Niga mumwaka muwicenda twarakoze ikibazo kidutandukanya nabagenzi banje. Bamwe bagiye kwiga uburimyi n’ubworozi ,abandi ubuganga , abandi imyuga itandukanye. Rero jewe, nasigaye muburimyi n’ubworozi kandi ndabikunda , kubera , biratuma muhira bampa isuka nkaja kurima canke nkarimisha.

Umuyobozi wacu arateye imbere, arubaka kijambere kandi ugasanga amashure yiwe yose asa cokimwe arayasiga N’amabara atandukanye, rero birasaba yuko abanyeshure basaba abavyeyi amahera kugira ngo baza barazana basanura amashure yoba yarashaje atandukanye.

Ivuriro ryacu rirakunzwe cane kubera dufise abaganga babinonosoye kandi bavyize mu mahanga ntamwigisha n'umwe canke umurwayi yigera yivurizaho arahegukira baramukurikirana kandi birazimbutse mu kwivuza nta mahira menshi bariha.

Mu gatonto ka kare mawe aravyuka agaca atuvyura hanyuma tukanywa icayi tugaca tugenda isaha imwe ni nusu dushika kuduza ibendera kandi turaramukirwa ku mashure tuba tuzi ururirimbo ruhayagiza igihugu Hama tukaririmba tugaca tuca mu mashure tukabandanya ibindi bikorwa vyategekanijwe.

Ishuri ryitiriwe poul mweranda niryo ryaraye ritahukanye itsinzi ku gikombe caraye kibaye ku mupira w'amaguru kandi barabahaye n'amahera ibihumbi mirongo itanu vyo kwifashisha ntiworaba ingene abana baba kobwa baciye bumva bakunze urwo rukino kandi birasabwa yuko batokwigera bacika intege.

Ishure ryacu ni ryiza, kandi reteye kija mbere nturaba ubumyatsi ingere busa neza, kandi nubatsekija mbere ntiuraba ingene ha sa neza ni wo muntu bamuzanyi kuhiga aravuga yuko ijeshuwere ari ryiza cane nta muntu ni weyigaragaye azanyeho mwana wiwe, kuko baramenya rwose.

Uburimyi n'ubworozi nubwo jewe nize, rero iruhande yo muhira narahateye amateke, ndahatera imyumbati, hamwe n'ikintu citwa inanasi, ntiworaba ingene vyankundiye, rero ubu ndiko ndasoroma inanasi ntitwigera tubura ivyamwa i muhira iwacu.

Amashure Dawe yizeko yarakomeye cane, amadirisha ndetse n'imiryango vyari ivy'ivyuma kandi bari bafise n'amatara meza cane atigera acika n'intebe zikomakomeye ariko ubu, abandi banyeshure biga kuri iryo shure usanga intebe zaragiye ziravunagurika.

Imisi yose mu gatondo ka kare turaririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu c'Uburundi hanyuma tugaca tugenda mw'ishure tugahimbaza Imana tugatangura ivyigwa , ivyo rero biradufasha kubera niyo mico y'ishure n'itegeko umuyobozi wacu yashizeho.

Umwaka wa gatanu amashure yaragurutse kubera imvura irimwo imituragaro, rero birasaba ko abanyeshure babanza guhagarika kuhigira kugira bahakore, iyo bahigiye usanga bishwe n'imbeho kubera imvura iguye irabakubita bose bakanyagirwa.

Mu mwaka wa mbere w'ibiharuro, niho hambere honyene higa abanyeshure benshi ariko, bayoberwa ari benshi kubera barasamara cane kandi n'ibiharuro biragoye rero, abantu benshi baca bagenda kwiga ibijanye n'ubushakashatsi kugira ngo bamenye ibigezweho. Ntiworaba ingene batinya ibiharuro abantu bose.

Kumusi wa Kane naraciye aho mutoyi wanje yiga nsanga barasohotse, barambara imyambaro myiza y’ishure ishati yera hamwe niyindi igomba kwera bukebuke Kandi barafise nimodoka zibatahana zikongera zikabajana no kwishure ntakintu nakimwe cigera kibagora mugutonda.

Uyu munsi mu gatondo tugiye kw'ishure, twazindukiye ku kabazo umwigisha yaduhaye, ku vyigwa twari twize ejo. Twaronse amanota menshi, kubera twaguma tubisubiramwo twiyibutsa, nta n'umwe yigeze ayoberwa muri ivyo vyigwa. Cane cane icigwa c'ibiharuro, turagitahura cane, kubera kiraryoshe kwiga.

Igeze kwiyandikisha ngo tugenze mu rukorwa rusange umwe wese agenda ahantu ha mworohera, kubera bivana, naho mowesi akorera ntiwuraboraringene dukore ije ibikorwa vyo kubikunza, kubera rusanga dufise akayabago twari tubikumbuye cane rwose nti wobarawe ingene turyoherwo.

Ishure rya murumuna wanje niryiza cane, rigizwe n' amabati meza akomakomeye, hanyuma rikagira kandi n'amatafari aturiye akomeye iruhande yaho, hakikijwe n' ibiti birebire vyumukaratusi amasederi.

Mugatondo i saha imwe n'inusu turagenda kuduza ibendera mu gatondo, hanyuma tugaca tuja mw'ishuri tugasenga, abigisha bakaza bakatwigisha. Uyu musi twize icigwa c'ibiharuro Kandi twatahuye, nta munyeshure n'umwe yatashe adatahuye ndetse mwigisha yaciye adutekerera akabazo tuzokorera muhira.

Mu ntango zishure usanga amashure asa nabi cane gose, iyo rero dutonze kwishure harabaho amasuku bamwe bagakubura abandi bagakoropa abandi bagahanagura intebe kugirango ejo tuzokwicare hasa neza cane, uwu munsi rero twabikoze Ku munsi w'ejo aho bukera dusanga ahantu hasa neza cane gose kuko twahakoreye isuku.

Uyu musi mu gatondo, hazindutse izuba rininiya cane, kuburyo biteye ubwoba. Abanyeshure bacerewe kubera bari bibaza yuko, hakiri mu gatondo, ariko basanze izuba ryamaze kwaka, kandi babahanye nta muntu numwe bigeze birukana, ariko babakuye amanota, kubera batakurikije amasaha.

Ishuri ry'indaruriro ububanza ugitengura kwinjiramwo wasanga ibitibiribire cane, ndetse ugasanga n'amabendera aramanitse meza cane wigiye mu mashure ho usanga asa neza intebe zikomeye, ndetse ugasangaho n'uburyo bwo kubaka amabata akomakomeye usanga barabubakishije bingeneha sa neza.

Abanyeshure bo mu kigo c'indaro, cane cane abakobwa barakunda kuja ahantu bagatera inkuru, bagatera inkuru. Abo rero usanga bambaye imyambaro y'ishure, amashati yera hamwe n'ijipo z'agahama, usanga baberewe bariko baratera inkuru ingene ubuzima bumeze.

Ishuri ryacu ni ryiza cane ikikujwe n'ibiti hamwe n'ivyamwa abanyenshuri nanshobora kunda kuza kuhigira, kubera hariho ubumenyi, kandi n'ibibazo vyaho gusanga biryoshoje gukora baratanga ubumenyi nta muntu numwe yicujije yaje kw'ishuri wacu.

Mu gatondo twazindutse cane kw'ishure dusanga mwigisha yadutekereye ikibazo dushika dukora. Twagikoze, kandi twagitoye. Uwa nyuma afise amanota atatu, uwa mbere afise atandatu kw'icumi. Rero mwigisha yatubwiye ko ubukurikira tuzogira inguvu, kugira akwize cumi kw'icumi. Kandi n'ubu, tuzoguma twihata gushika tuyashikane.

Abanyeshuri b'ibujumbura bambara imyambaro myiza cane ishati yera hamwe n'ijipo ya gahama, haribo n'abandi bambara ishati y'ibururu hamwe n'ijipo yirabura, abo bosanga baberewe iyo hageza ku misi mukuru usanga baberewe kurusha abandi banyeshuri.

Uyu musi kw'ishuri waco hari haje abigisha batandukanyi uwigisha indimi, ndetse n'uwigisha ibiharuro duse twavyize ntana kimwe twasigaraji twatahuye hamabara dutekerera n'imyimenyerezo kugira ngo ejo tuzoze dusanga twa bitahuye, kandi bimeze neza cane.

Ishure ryacu rigeretse kabiri ni i gorofa nini ya cane, kandi imiryango yaho isigisi riranga igera ntiwaba ingene rimeze neza, ndetse n'intebe zacu usanga zikayangana uzicayiyo kumenwa ntiwohaguruka ni ukuri ishuri ryacu ni ryiza.

Ivuriro ryacu ni ryiza gose. Baryubatse kera, n'ubu riracakomeye, nta n'isima iravunguka. Ibi rero biratuma abagwayi bamererwa neza kubera ko n'abaganga babo babavura neza. Nta mugwayi yigera aremba kuko abaganga baca bamukurikirana n'ingoga.

Ishure yohani umweranda niryo ryabaye irya mbere mu mahiganwa ibijumbura yabaye ku banyeshure baba aba mbere . Rero baratanze udushimwe ku munyeshure umwumwe yagiye araba uwa mbere kandi vyarahimbaye iryo shure kuko vyatumye rimenyekana mu makungu ndetse no mu gihugu cose.

Kw'ishuri rya mukuru wanje bafise imyambaro myiza ishati yera hamwe irindijibigomba kwera n'ibirato bifuka iryo n'itegeko ryataza n'umuyobozi, kandi barafise n'imodoka zibatahane ndese zikabasubiza no kw'ishure no gufungura ntibibe bagoora kwera barabagaburiye.

Tuvuye kw'ishure Bamire yaduteye inkuru uko bize ibihimba vy'umubiri, umutwe, amaboko, amaguru, inda, amaso, ntiworaba ingene yagiye arabitubwira, kandi umwe wese yatahuye, kuko twari twirabirako umwe wese arafise ivyo bihimba bagiye bariga ba Bamire.

Bamire ahejeje amashure y'intango yaciye agenda muri Kaminuza kwiga ubuvuzi, amashure yabo arahambaye gose kandi barabaha n'uruhusha rwo kugenda ku ma vuriro kugira barabe abaganga ukuntu bavura. Usanga bihimbaye kubera babimenya hakiri kare.

Iyo hageze kwiga icigwa c'ibiharuro, mwigisha wacu aca atora umunyeshure akagenda k'urubaho, kugira ngo yigishe abandi. Biradufasha gutahura ningoga kubera, ntanumwe asamara. Usamaye baca bagukura amanota canke bakagutuma umuvyeyi. Birateye ubwoba!

Ishure ryacu rimeze neza cane gose, iruhande hariho amashugwe asa n'umuhondo, kandi yubakishije amatafari aturiye hamwe n'amabati akomakomeye, iyo hageze ku karuhuko twama tugenda dukubuye amashure yacu kugira tugaruke asa neza cane.

Ishure ry'i Gitega hari abanyeshuri benshi bahiga kubera hari ibisata bitandukanye, ic'ubuvuzi bw'inka, hariho ico kurima ndetse nic'amashamba, mawe wanje yize ic'amashamba ubu rero ararima ivyamwa agatera n'ibiti ku murongo ntiworaba ingene abizi gose.

Kagabo na Bamire iyo hageze kuja kw'ishure barahitanana nta n'umwe asiga uwundi. Mawe aravyuka kare agateka icayi, kugira ngo bagende bakinyoye ntibaze gusonza. Batashe, barashika bagafungura hama bagafasha ibindi bikogrwa abavyeyi b'abo canecane kubvoma.

Ku munsi wa gatandatu mukuru wanje yari yagize ubugeni rwari ruryoshe cane gose urwo rubanza hari haje imiduga yo mu bwoko itandukanye ntiworaba gwari urubanza rwiza cane ruteye igomwe ntiworaba ingene rwari rusa neza.

Ukuntu riteye igomwe kwi shure ryacu, muri iki gihe imvura igwa ishure ryacu ryari ryabomotse ubu barayisize ibara ry' ubururu hamwe n' iryera, uwahoze araba ishure ryacu kera ubu aje ntiyorimenya kubera risa neza cane gose.

Kaminuza yacu ifise ibisata vyinshi bitandukanye vyo kwiga icubuvuzi hamwe n' icokwiteza imbere hari abigisha babinonosoyemwo kandi bigisha neza cane ntiworaba ingene abanyeshure bafise ubumenyi butandukanye.

Amashure y'indaro yo mu gihugu c'Uburundi ni meza cane, akarorero, Gitega, Bujumbura, Bubanza hamwe na Ngozi, bose bigako abanyeshure beza aragutse kandi bigisha neza kijambere ntiworaba ukuntu yose ateye igomwe.

Iyo turiko turiga gusudira usanga abahungu aribo bariko barabikora cane, abakobwa turatinya, ariko ubu ntituzosubira kwikengera kubera twese turashoboye. Nta muntu n'umwe, nta muhungu, nta mukobwa abaho, twese turavyiga kugirango tubishobore kandi tukavyiga tubikunze kugirango biduteze imbere.

Abize ivyubatsi ni ba usanga bateye imbere mukuru wanje yaciraha mwene wacu wize ivyo binntu kugira ngo wamwubakira inzu ubunyi afise inzu nziza abamwe n'umuryango wiwe, kandi yubatse kija mbere ntworaba ingene usanga hasa neza, ndetse n'ivyumba vyaho besa neza cane.

Abiga umwuga birabasaba yuko bawukunda kubera yuko ari iterambere ku gihugu cabo no ku buzima bwabo, biratuma badakena baronke amahera uko bashatse. Ivyo rero abanyeshure bize ivy'umwuga barasabwa yuko babikunda cane gose

Bamire, Bayaga, na Banuma nibo bantu bambere batera inkuru kw'ishure, abanyeshure barakunda kubera baratwenza ,iyo hageze umwuga wo kurima, ndetse n'uwo kubaka usanga aribo baza ubwambere ,kubera barabizi baciye ubwenge cane gose.

Kagabo na banoma baraciye ubwenge umwe abaye uwambere uwundi aba uwa kabiri ntiworaba ingene abanyeshure babakunda kubera ntibigera bagira umutima mubi kandi n'abigisha babo barabakunda gose, abavyeyi bavuze yuko aribo bana bagamburuka iyo bariko barakora ibikorwa vyo muhira.

Umwigisha wacu araciye ubwenge cane gwose iyo ariko aratwigisha ntiworaba ingene dutahura kandi tukamutegera ntamunyeshure numwe yigera asamara usamaye aca akurungika imbere hanyuma ukavuga ivyo yariko arasubiramwo, rero biradutuma umunyeshure adasamara canke ngwarabe hariya yiyunvire ibindi yasize muhira.

Umwuga ufise akamaro kaniniya mugihugu cuburundi ndetse no hanze iyo uwize ntiwigera ubura amahera canke ugume muhira wicaye ivyo rero biratuma bana benshi urwaruka bakunda kuza bararaba ivyo bokora kugira bibesheho

Igihugu cacu nico cambere wize umwuga uronka amahera menshi kubera yuko abantu bose baragutumako, ntiwigera wicara. Rero biratuma ugira umwete cane mu gukunda umwuga wawe kubera birazana amafaranga ndetse n'ubumenyi butandukanye, ugasanga nivyo wize kw'ishure uriko urabikoresha.

Umwe wese dawe yaramuhamagaye aramubaza ati wewe ushaka kwiga iki? hara bavuze Uburimyi n'ubworozi ,ubuganga hamwe n'imyuga, dawe yashigikiye imyuga kubera ariyo itezanya imbere ariko n'uburimyi n'ubworozi burakunda cane kuko buratezanya imbere harimwo na mahera menshi.

Haheruka kwubakwa igorofa niniya cane mu ntara ya karusi. Aho abantu bose bayoboye iyo ntara bashobora kugenda gukorerayo. Ntiworaba rero ingene rero vyorohera abanyagihugu kugira ngo iyo bagize ingorane, bashobore kugenda bakitura abayobozi kugira babatunganirize.

Kwiga umwuga nico cambere kibeshejeho abantu kandi birazana amahera mukuru wanje yagiye mubindi bihugu kubera umwuga yize gukoresha ibintu bitandukanye arabikunda kandi biramuzanira amahera menshi haba mukwiyunguruza canke mukuza arakora ibindi bintu.

Abanyeshure biga umwuga barakurikirana cane cane iyo hageze kubihimba vy’umuntu, bariko baravyiga usanga babitahura kubera biga birabirako ndetse barafise n’amashusho baza bararaba, rero ntanumwe muriryoshure aba uwanyuma kubera barabitahura gose.

Iyo mwigisha ataje hariho umwanya wo kuvugana nabanyeshure , tugahanurana, tugatera inkuru, kandi tukavugana nivyo twakoze mumisi tutagiye kwishure. usanga rero hariho abana iwabo badakora bigatuma tubahanura kugirango baze barafasha abavyeyi mubikotwa vyo muhira.

Iyo wize umwuga ntiwigera ukena ngo ubure amahera canke ngo wicare muhira. Ico datawacu yarabiduhanuye ndetse na mawe wanje ,arasaba yuko , abana biwe bose ,bokwiga umwuga kugira ngo bashobore kwibesheho, kuko batibeshejeho ntakandi kazi gahari atari umwuga.

Kumusi wa gatandatu haraba ikivi rusangi ivyo rero bigakorwa cane cane kumashure atabarubakwa canke kumasoko atandukanye, rero abajejwe umutumba agacimbiri canke abajejwe intara ,igihugu barashobora gukoranira hamwe bagakora ikivi rusangi, usanga biryoshe cane.

Twari tumeze imisi mu karuhuko iyo abanyeshabri batari kubariga, ariko ubo twaratanguye usanga atoko turacererwa kuba ratari tubimenyereye kugusa mawe aratuvyura hakirikaye tukanya icahe hamwa tukitegura tukagenda biradufasha cane kuba anadufise umuvyeyi atwitayeho.

Iyo hageze icigwa cabuhinga bwa none abanyeshure benshi kubera batabitahura baca basinzira ubu rero mwigisha yarabibonye aca asaba yuko twoza turacigira hanze atubwira ko turiko tubikora mu bikorwa kugirango dushishikare kubitahura rero vyaradufashije nkabanyeshure.

Abize umwuga cane kwubaka ,barateza imbere igihugu kubera bubaka kijambere ,kandi ntibigera bakena amahera, usanga bayafise ,ntibigera bicara kuko bakoresha ubwenge bwabo. Rero ndasaba abavyeyi ko bobwira abana babo bakiga imyuga cane cane bakawukunda .

Habaye inyigisho mu ntara ya Karusi na Muyinga, twigishije ukuntu umuntu yogira isuku ahabaye kugira ngo wirinde indwara ziva kumwanda. Ivyo rero abenegihugu babishimye cane kubera ntavyo bari bazi, ubu rero ntandwara zivuye ku mwanda zizosubira kuzaho.

Abajejwe ibirere no gupima indimwo uno musi bari baje kumutumba iwacu baraturabira uko twogenda turarima kijambere vyatworoheye kubera twaca tumenya ni mbuto dukoresha no kubagara ndetse no kurimisha ugasanga vyose biguma vyoroha ubu rero ntamuntu numwe azosubira kwidoga ngo yahomvye

Abiga ivyo gucapa nibo bambere bafise ubumenyi butandukanye uwo munsi naragiye kwa mukuru wanje nawe nyene n'ivyo yize ndahagarara arancapa kandi nasanze isanamu yagize ari jawe nyene naciye ndamuha agashimwe ka mahera ibihumbi mirongo itanu kandi yararyohewe.

Ishure ryacu rirateye imbere, iyo turiko turigishwa n'abigisha baciye ubwenge bavuye hanze ntibakunda umunyeshure asamara ngo akoreshe ikintu na kimwe bashaka umuntu wese abakurikire adatahura abaze ikibazo, biratuma rero twebwe abanyeshure bitugirira neza ugasanga turiko turisanzura.

Umwigisha yabinonosoye yize no hanze niwo uyumunsi baturungikiye kwishuri kugira atwigishe icigwa c'ibiharuro twatahuye ariko kagabo ivyo tutatahuye yaca abidusubiriramwo kumunsi wejo umwe wese azoba abizi abitahura abisigurira na mugenzi we .

Umwigisha akwirikirana ibintu bijanye n'umwuga ,yari yaje kwishure iwacu turiga kandi turakwirikira ,kagabo kubera ariwe yabitahuye gose twaciye tumwegera umwigisha asohotse aradutahuza natwe kugira tujane hamwe ntiworaba ukuntu bifise akamaro.

Uyumunsi kwi shuri iwacu dufise akaruhuko ntitwigeze twiga kumunsi wejo turafise ikibazo gikomeye nico gituma tutize ntiworaba rero ukuntu twize kugira ngo nibakizana nti hagire umuntu numwe azosubira inyuma mu banyeshure urukundo ruri mubanyeshure nigwo gwambere.

Ku musi wa kane hari hategekanijwe inyigisho ku bakobwa kugirango twirinde inda zitatuvuyeko canke indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, ivyo rero biradufasha kugira ngo tubwire benewacu nkabo tuvukana kugira ngo tuvyirinde gose ntiworaba ingene vyadufashije.

Abize ivy'uburimyi n'ubworozi bafise amahera menshi. Umushikiranganji abijejwe yahimirije y'uko ibitungwa vyose vyocandagwa kugira ngo bibashe kugira amagara meza; ubu rero bariko barabicandaga kugirango bibandanye bimererwa neza mu mibereho yavyo ya minsi yose.

Imuhira tuvukana turi abana batandatu ariko abize ni babiri bonyene mukuru yize uburimyi n'ubworozi uwundi yiga ivyamagara y'abantu abandi biga ivyumwuga ntiworaba ingene mawe ahangayikishwa nabo baguma muhira ataco bariko barakora bose aca abarungika kurima.

Mukuru wanje yize uburimyi n'ubworozi, sinokubwira ingene afise impene nyinshi n'udukwavu, iyo hageze urubanza, i muhira iwacu, araduha ikintu kimwe tukakibaga tukagikoresha, biradufitiye akamaro kaniniya cane kubera ntiyigera atwima ikintu na kimwe aradukunda.

Hariko harategurwa urucanco kuva ku myaka cumi na cumi n'umunani. Ivyo rero biratuma bikingira indwara z'ivyaduka batazi Kandi biradufasha nk'abavyeyi kugira ngo dukingire abana bacu , ntiworaba ingene bisa neza cane gose muri rino terambere ryo kuvura abana.

Abahungu nibo biga umwuga wo gusudira , kuko nibo umenga barawuzi ariko n'abakobwa barashobora kuwiga kubera ubu ntakintu c'umuhungu canke umukobwa kigihari, rero birasabwa yuko twese dukunda muwuga kubera niyo iriko iratubeshaho .

Mw'ishuri twiga turi abana batandatu. Iyo mwigisha asohotse, Kagabo kubera ariwe abitahura, aca atwigisha natwe, akadusigurira. Mwigisha agarutse aratangara kubera asiga ata n'umwe ariko aratahura muga akagaruka twese twabitahuye. Biradufasha rero kubera twese duca tugira hamwe mukwiga.

Ku munsi w'ejo harategekanijwe inyigisho z'amagara y'abantu cane cane ivy'isuku ndetse ningene twofungura. Abantu bose bategerezwa gufungura ntanganguvu, ndemamubiri na sanganyangaburo, ivyamwa ndetse n'imyumbati ntiworaba ingene abantu bose babikunze.

Abize ubuhinga bwanone gukoresha ibintu bigezweho nibo bonyene bemerewe amahigwe yokuja hanze mubindi bihugu kugirango banegure ubwo bumenyi, birasabwa rero yuko umurundi wese ari mur'ico gihugu yuko yokunda umwuga kubera niwo utuma ashika kure.

Ishure ry'umwuga niryo rya mbere rifise abanyeshure bake kubera ni bake babikunda gose ariko nk'abahungu nibo babikunda rwose, abakobwa baravyanka bashaka kuja mu gisata c'ubuvuzi niho usanga barwiriyeyo, ariko abahungu usanga bakunda imyuga kubera niyo itegerezwa kubabeshaho.

Abanyeshuri biga ivy'imyuga bararonka amahera cane gose kuber 'usanga bariko barakoresha ubumenyi bwabo ,n'amaboko yabo ,ndetse nivyo bize, rero nta muntu yiz 'umwuga yigera yicara muhira canke rw'abure amahera, kubera akoresha ivyo yigishijwe n'abigisha, rero barashima cane aho bageze.

Iyo mwigisha asohotse abanyeshure baraja hamwe bakavugana ivyo mwigisha wacu yariko aratwigisha, ntiworaba rero ingene bitanga ubumenyi bwinshi mu banyeshure kuko hariho urukundo n'ubumwe hagati yacu. Turamenya twese nta numwe yigera ayoberwa.

Wize ivyo imwuga ntiyigera yicara canke ngo bagora amahera rero nabikwye kwa data wacu afise amafaranga menshi, ndetse afise n'ibitungwa vyinshi, kubera uwo mwuga arawukunda, kandi ntiyigera asinzira canke ngo aryamye abantu baguma bamuhamagara kugira ngo bakorere ibintu vyapfuye.

Uwiga ibijanyi n'amasanamu harimo amahera menshi cane, kubera abantu benshi baramuhurumbira mu kumushorera mu gufata amasanamu haba ku bukwe canke ku imanzi zitandukanyi bigasabwa rero ko abanyishuri bokunda umwuga wo gufata amasanamu.

Uwize imyuga yo gucapa n'iyo ya mbere usanga ifise akamaro mu gihugu c'Uburundi. Mukuru wanje yize gucapa abantu; naragiye ku musi wejo arancapa, naciye ndamuha agashimwe kangana n'amahera ibihumbi ijana. Ntiworaba ingene yaryohewe, kubera yumvise yogira umwete muruwo mwuga wiwe.

Mukuru wacu w'umuhungu ntiyigeze abo riamahera, kubera abamigishije imyuga kera, ubu rero ni vyo bimutungishije, kandi arafise n'umugore hamwe n'abana, ubu uwunyebaracunze ntiwuraba, kubera umugore wiwe na we nyene yizije uburimwi n'ubworozi ntibigera bakena.

Umwuga wo kwubaka niwo nize. Ndawukunda cane kubera urampa amahera kandi sinigera nicara muhira kandi usanga ababanyi baramaze kumenya ndetse nakantu nakamwe gakorotse kunzu yabo ,usanga bampamagaye. Rero birampimbara iyo ndiko ndakora ico nize. Ntiworaba ingene biryoshe.

Turafise uwabinonosoye cane mu kwiga ivy'imyuga, ntiworaba ingene abizi kandi arabishoboye. Rero umuntu amuciye imbere w'umunyeshure ntiyigera ataha uko nyene kubera aratanga ubumenyi, haba mu gukora ibintu vyo kwubaka canke kurima. Ntiworaba ingene vyose abizi.

Umwuga wo guteka ku mwigeme ni ngirakamaro, mawe wanje yaraduhanuye uko tuvukana turi abakobwa batatu ko twokunda guteka no kwima ndetse no gukora ibikorwa vyo kw'ishure nivyo muhira kubera, iyo tugeze mu bigero turabikenera kandi usanga bidutejeje imbere.

Umuga wo guteka nimiza cane mawe yari atugirishije uko tuvukana turi abakoga batatu aratubwira yuko tuwira guteka canecane birazodufasha muri kazoza kacu, kandi biratanga amahera rero mukuru wanje ubuni wabikora, kandi arazana amahera menshi imuhira.

Abize kwubaka nibo bambere ubunye bagezweho mu gisagara ca bujumbura kubera hari ikijambere ryamazu kandi bagira n'amazu meza afise uburemere buniniya kandi mukizungu ntiworaba ingene amahera yaho ahahonera ariko baguha inzu nziza kandi kumahera yawe uko wipfuza kose barakubakira inzu.

Kwiga umwuga wo guteka birafise akamaro ku bakobwa ndetse no ku bahungu. Abantu b'abahungu ntibashobora kubikunda kubera umengana ni umwuga w'abakobwa ariko birafise akamaro kuri bose kandi birazana amahera menshi mu gihugu ndetse n'umuntu yize guteka ntiyigera abura amahera.

Abagenzi banje babiri baa bahungu nibo bize umwuga , barabikunda rero n'ubu muhira amatara acitse ce tubahamagara babidukorere , nta mahera menshi badusaba kubera turi abagenzi ariko iyo bagiye ahandi mu muhana barasaba amahera menshi kubera nabo bakoresha ibikoresho bikoreshejwe n'amahera menshi.

Umwigisha wacu atwigisha ivyo umuga aradukarira cane kuba aratwigisha yuko utemenye umuga ati akenekime uzokora mu buzima bwawe bigatumere tubikunda, kandi n'ugadukarira arafise impamvu, kubera na we nyene ni vyo bimutunze canecane umwuga cane.

Abariko bariga igisata co gufata amasanamu, ni bo bambere ubu bariko bariga ibintu bigezweho, kandi umwuga uraryoshe; nta mahera bigera babura ndetse n'iyo habaye imanza barabatumako bagafata amasanamu abantu; ntiworaba ingene biryoshe cane, na mukuru wanje nivyo yize kandi n'ubu nivyo akoramwo.

Umwigisha wacu ariko aratwigisha bisaba ko ukurikira ku buryo utikakaza, akubonye uriko uragorana aca agusohora, kandi ugaruka icigwa ciwe caheze, canke akagutuma umuvyeyi rero birasaba yuko winjiye mw'ishure umenye icakujanye kugira ntumushavuze.

Abajejwe inyubako uno munsi baje k'umutumba iwacu kugira ngo barabe aho bokwubaka ivuriro bahimvye kandi babonye ko ivuriro ryohakwira kandi risa neza rimeze neza kumunsi wambere bazotangura kwubaka kandi bazanye n'amatafari ndetse n'amabati ntiworaba ingene biryoshe

Abize umwuga, kubaza nibo bafise amahera menshi kandi birafise akamaro mu mibereho yabo kubera ibintu vyose bakoresha amaboko yabo. Rero nohanura abantu benshi bakiri bato ko bokunda umwuga, kubera niho kazoza kari.

Iki gihe abanyeshuri biza ivyo mu bugabo arafise akamaro kanini yiya, kubera ntibigera bicara canke ngo bagume muhira ivyo are bigatuma bakura mbuboko mu muzi ukuba abacabakoresha bw'arigingibwo kw'ishure babaha ntura bingene baguma baronka ibio yaka, kandi n'amafaranga akabana ba menshi.

Dawe wanje yize umwuga wo kubaza. Kugatumba niwe wambere abakeneye gukoresha intebe, ububati, ndetse n'imeza niwe bashira, arararonka amahera menshi kubera yize ivy'umwuga. Ntabukene bamuvugako kubera arabizi cane gose.

Abantu biga igisata c'ubworozi bafise akamaro kaniniya cane ku bidukikije kubera bararonka amahera iyo inka, canke impene, ingurube birwaye, birimwo amahera menshi cane kandi barorora kijambere, nta gitungwa na kimwe co kwigera kibasiga canecane ubukwavu burunguka cane muri kino gihe tugezemwo.

Ku musi wa gatandatu twame mu rubanza rw'umugenzi aho yahabwa impamya bushobozi zirenga zitatu riro twararyohewe turafungura turanwahama turataha abavyeyi bacu baduhavye yuko na tutwa kwiga kugira ngo dushobore kuronka abo mahirwe nka we.

Uyu mwaka kuri kaminuza yacu, twararonse abigisha b'abazungu. Biratuma tumenya ururimi ndetse n'ubundi bwenge butandukanye. Barigisha cane cane ibijanye n'umwuga, ukuntu umuntu yobaho. Ntiworaba ingene abanyeshure basigaye bazi indimi zitandukanye, no mu kuyaga bayaga mu rundi rurimi.

Kuwa gatatu no kuwa kane hari hategekanijwe inama y'abanyeshure ndetse n'abavyeyi babo kugira ngo baze, umuyobozi wacu ababwire iterambere bipfuza gushikako. Bitavye kandi benshi n'abigisha bari baturongoye, nabo nyene bashikirije ivyiyumviro kandi vyari birashe.

Abanyeshure biga ivyimyuga nibo baronka amahera iyo bahejeje ntamuntu numwe yize umwuga yicara canke ngo agume muhira usanga yaronse akazi birabafasha nokurondera Ubuhinga bwanone bakaguma barondera ubundi bushakashatsi butandukanye .

Ishure ryacu rifise ibisata bitandukanyya uyu musi rero habaye igikorwa ku bantu biga imyunga bakambara inkuzu zabo zabagereye imyunga kugira ngo bakore ikintu cose bagikora bambaye izo mkuza bari baberewe, kandi umigisha abo bafise abigisha neza nka n'umuyigerayo berwa.

Abanyeshure biga ubuhinga bwa none ntiworaba ingene baciye ubwenge mu kuraba ibintu bigezweho kandi usanga bazi gukoresha n' imashini nyabwonko cane cane ibintu bikoresha n' umuyaga nkuba usanga babizi nibo bambere.

Abo banyeshuri biga imyuga bararyerwa cane iyo bariko barakoresha ivyo bamaze imisi biga ivyo twabebusanze kw'ishura rya mukuro wanje aho nasanze bambaye n'imyambaro ibaranga vyari biryushe cane, kandi babikora babiryohererewemwo, kubera barabikunda cane.

Abajejwe ibiterwa barashima cane ukuntu reta ibaba hafi mu kubereka kurima kijambere. Bagasaba n’abanyagihugu kuza bararabira ku bandi, kugira ngo bimbure imyimbu mwiza cane. Ivyo rero, birasabwa ko abanyeshure bose bategerezwa kwiga imyuga, cane cane kurima, no kwiteza imbere no korora.

Abanyeshure bo kuri kaminuza nkuru ndi bo ba mbere yassomanota ameza kuba arabigishwa n'abazungu iyo rero hageze kwiga barakurikirana nta nomakuresha n'ikino na kime kimusa amazi vyo baravyirinda kuba arabariha amahera menshi canecane barbatwa n'uburyo bwinshi bivayene ingeneibiyunguruza.